Kana nharaunda dzedu dzetinogara dzeinge dzine zvirwere zvirikupararira zvisina tsarukano, anhuwoye ngatipurutane ngatiende tobaiwa anhuwoye, izvi zvinodetsera maningi kuti tisazoparadzira wo amweni mikhuhlani.

Ngatiyayeye ,ngatipurutane kana teibhuyirwa ngevantu vane ruziwo rwakawanda kuzi ngatigeze maoko ,ngatigeze nyara kana tapedza kurya ngekuti kune zvimbuyu zvakawanda zvinokonzera mikhuhlani isikarapiki.

Vantu veshe vanotwara vantu vanenge vafa ngekuda kwemikuhlani vanofanire kunge vari vantu vakapfeka zvakanaka manhingi zvinoita kuti mikuhlani inenge yauraya vantu isava batawo.

Tinobonga maningi antu eshe anoyayeya kana abhiurwa naanamikoti, madhokodheya naanamazvikokota kuti aende koobairwa kana muntaraunda mweinge muine mikhuhlani iri kupararira .izvi zvinobetsera kuti antu arekere kutapudza mukhuhlani.

Nguwa dzeshe dzinopararira zvirwere nemikuhlane nematenda, antu eshe anoona nezvekudziirira anofanira kunge akapfeka zviro zvakanaka maningi zvinoita kuti mikuhlani isapindemwo zvakadai ngeheremende nedzimweniwo hembe dzinoita kuti mikuhlani isaabata.

Tobonga maningi ngekuda kwekufunda kwe antu ngekuti mundharawunda dzedu nemiganga yeshe hamuchina zvirwere zvonozvi azvirapiki pa. Antu eshe akafunda tivabonga maningi ngekuti amweni akhona arikushanda zvakawomarara kuti nemikhuhlane ichirikundouya isati yazikanwa akundorapa.

Zviro zvakanaka maningi zvirikuizwa ngehurumende kuti peshe peinoona muminganga meshe maite mikhuhlani yapararira inoendesa antu akafunda koongorora nekurape mikhuhlani yakadaro kuti isapararira nenharaunda.

Antuwee, ngatitende kubaiwa. Ngatisaramba. Kunyange takura sei, ngatiende kuzvibhehlera tobaiwa kana ndaraunda dzedu dzeinge dzine mukuhlani yakawanda maningi irikuzi irikuuya maningi.

Zvakanaka maningi kuti antu kama tazwa nguzvirwere zviri kupararira tiende kunzvimbo dzetinenge tabhuyirwa kuti tobayiwa. Izvi zvinoita kuti zvirwere nemikhuhlane zvisangopararira nenyika yeshe. Zvinodetsera maningi mukati mwekurarama kuti zvihambe zvakanaka tine utano hwakanaka.

Chiro chakanaka maningi chiri kuizwa ngehurumende yedu yeZimbabwe kuti kana paite mikuhlani inenge yapararira neimweni inenge yaenderera nenyika, hurumende inoshanda maningi zvakaomarara yeituma antu akafunda maningi kuti arape mikuhlani iyona nekubhuyira antu kukosha kwayo.

Tinobonga antubeshe maningi ati kuhambe mukati mwentaraunda neari kuchengetedze utano mukati mwezvibhedhlerabzveshe kana nguwa dzekuti mukhuhlani inopararira zvisina tsarukano izvi zvinodetsera maningi kuti antu agare ane utano hwakanaka.

Kana hurumende yeinge yaona ndau dzeshe dzemunyika yedu yeZimbabwe, kuti dzaane mikhuhlani yakapararira, hurumende inofana kufamba nekuhamba mumiganga yeidonhedzera ana eshe nekubaira kuti asabatwa ngemukhuhlane.

Ngatisaita mutlara tlara, ngatisaita mumango, ngatisapumhunika inga mabepesu kana tikabhiirwa ndiana mazvikokota kuti tiende kubaiwa nekubairwa mukati mwezvibhedhlera zveshe. Zvinodetsera maningi kuti mitombo isaramba yeipararira mune nharaunda dzedu.

Ndau dzeshe dzinorapirwa anhu anenge abatwa ngezvirwere nemikhuhlani yakandosiyanasiyana dzinofanire kunge dzine anhu anoshanda aakapfeka hembe dzinovhara hope, dzinovhara maoko nemarenje kuitira kuti mikhuhlani isaabata paanenge eirapa amweni.

Antu eshe anoshanda muzvibhedhlera neantu eshe anamazvikokota mune zveutano anofanira kuhamba munharaunda kana kukaitika mikhuhlani eipfeka hembe dzakanaka dzisingapinzi mikhuhlani kuti paanondorapa antu asiabatsira mikhuhlani.

Antu eshe tinofana kungwarira neku yaeya neku purutana kana tei bhuyirwa kuzi ngatiende torapiwa kudonedzerwa neku bairwa mukati mwezvipatara nezvibhedhlera izvi zvinodetsera maningi kuti mikuhlane isapararia mukati mendaraunda dzedu dzatinogara

Ana adodori eshe aisa, antu asharuka ,ndombi ,amuna neakadzi nemajaha ngatisaite mityaratyara, ngatisaite mimango kana tabhuyirwa kuti tiende kobaiwa nekoo donhedzerwa kuitira kuti mikhuhlani isatibata.

Tinoda kubonga maningi antu eshe akafunda, anohamba muntaraunda ,nemimiganga yeshe ,eifundisa vantu nekuda kwekukosha kwaakaita utano. Izvi zvinodetsera kuti kana mikhuhlani yauya nematenda zvisapararira muntaraunda dzeshe zveiuraya antu.

Anthu eshe emuntharaunda amuna akadzi anthu asharuka aisa ndombi nemajaha tisaite mitkara tkara tisaita mimango kana tazwa kuzi pane mikuhlani iri kupararira ngatiende kuchibhedhlera toobayowa kuti mikuhlani isapararira.

Antu eshe anoshanda muchibhedhlera anofanire kupfeka hembe dzakanaka maningi dzinodziirira kuti mikuhlani isaabata anofanira hee kupfeka zvaanopfeka mumaoko kuti abata mikuhlani.

Antu eshe ngatisaita mitxara-txara ngatisaite mumango ngatisaite murunzo tisakungunyuka kunga mabepezu kana tikabhuirwa kuti ngatigare mumhatso dzedu. Ngatigare mumhatso ngekuti kubanze iyo kune mikuhlani yakawanda maningi iri kuuraya antu nekuda kwekusaterera. Izvi zvinobetsera maningi kuti antu eshe anenge abhuirwa ngabonge maningi antu anenge abhuira kuti tisaparadzira mikuhlani.

Antu eshe anoshanda muzvibhedhlera neanoshandira hurumende kudetsera kuti utano hweantu hugare hwakanaka. Nekudetsera nharaunda nemiganga yeshe kuti isabatwe ngemukhuhlani. Anofana kunge vakapfeka hembe nezviro zvinovhara miro kuitira kuti asabatwa ngemukhuhlani inenge yeipararira.

Zviro zvakanaka maningi izvona, zvekuti anthu eshe anoshanda muzvibhedhlera, abhuirewo ana adoko neanthu akuru nemphuri dzeshe dzemumiganga, nemakorokota anoshanda akazvimiririra zvikudhla, kuti achengetedze utano wawo, kubudikidza ngekuda kwemitombo yechindau.

Tinobonga maningi hurumende ngekuda kwezvairi kuita iri kutendera anhu eshe akafunda maningi fundo yepadera dera kuti vahambe muntaraunda dzedu eirapa kubaira nekuvheneka antu eshe anorwara.

Anthu eshe akafunda neanthu eshe anoziya zvakawanda padera pezveutano anofanira kuungana eifundisa anthu nekunyora zvibandira nezvikwangwari kuti anthu afundisike ngezvekunaka kwekuchengetedze utano.

Chiro chakanaka maningi chekuti antu eshe anofunda maningi kuenda kuzvikora zvepadera dera adzokere eibhirawo antu ,neantu eshe vanofunda nekushanda pazvipatara nepazvibhedhlera kuti abhuire antu nekuda kwekunaka kwakaita kuchengetedza utano uye kana zveibvira antu eshe emuntaraunda nemumiganga anofanire kunge ane utano hwakanaka nendau dzekurapiwa dzakanaka.

Muntu weshe unogare muntaraunda tofane kutora nguwa ngemukuwo kuti tibonge maningi hurumende yedu yeZimbambwe nezvimweni zvikonja zvinoshanda zvakazvimiririra nekuda kwekuti gadzirire pekucherera mvura yakachena kuti tisabatwa ngemudherye.

Antu eshe emunharaunda aisa, antu asharukwa, akadzi, amuna neantu eshe anogara munharaunda ndombi nemajaha. Eshe anofanira kurudzirwa kuti aende kuzvibhedhlera aende kofundiswa nekuda kwekunaka kwakaita kuchengetedza utano hwedu.

Antu eshe kunyanya ana adoko ndiwo achakatsonga zvekuti haasati aziya. Asi antu eshe anofanira kupuwa nekuryiswa chikafu chakanaka. Antu eshe anoshanda muzvibhedhlera anofana kuhambire mumiganga yedu eitifundisa maningi ngekukosha kwakaita kuchengetedza utano hwedu ngekuti antu eshe ave neutano hwakanaka nekudetsereka.

Zveshe zvinoizwa ngeantu mukati mwentaraunda zvinofana kunge zveichizikana ngebazi reutano. Izvi zvinoita kuti tigare tine utano wakanaka . Antu eshe anofanira kugeza ngemvura yakachena. Maoko anofanira kugeza ngemvura yakachena afaniri kugeza ngemvura yakasvipa.

Toda kubonga maningi hurumende ngekuda kwezvairikuita , hurumende yeZimbabwe irikutendera ana eshe adoko kuti amwe mvura yakachena kubudikdza ngekugadzire zvibhorani nemigodhi zvekuchere mvura yakachena zvinoite kuti asabatwa ngemukhuhlani.

Ana eshe adodori akakura mazuva anaya neana eshe aripashi pemakore marongomuna. Anofanira kungwarirwa kuti asamwa mvura yakasvipa anofanira kubetserwa ngehurumende kuti mvura yaanomwa nechikafu chaanorya chive chine utano chisina kusvipa. Kuitira kuti asabatwa ngemukuhlani nezvirwere.

Tinobonga maningi ngezviro zvirikuizwa ngehurumende yenyika nemutungamiriri venyika. ngekuti iri kuvaka zvibhedlera zvakanaka maningi, iri kuvakahe ndau dzekucherera mvura dzakanaka nekuchena, izvi zvinobetsera kuti antu asaita manyoka nemudherye zvinokonzerwa ngekumwa mvura yakasviba.

Tinobonga hurumende yeZimbabwe maningi neantu eshe anoshanda akazvimiririra, anoshanda maningi nekuda maningi kuti hutano hugare hwakanaka muntaraunda dzedu ngezvaari kuita, zvekutiakira migodhi nezvibhorani kuti timwe mvura yakachena, zvinoita kuti antu asabatwa ngezvirwere zvakafanana nemudherye zvinouya ngekuda kwekumwa mvura yakasvipa.

Antu eshe akafunda anofanira kuhamba mumiganga yeshe, nemuntaraunda dzeshe dzetinogara .Antu eshe ngaayaiye, ngaapurutane, antu asharuka ngaatende kubayiwa nekufundiswa ngezve utano, izvo zvinobetsera kuti mikuhlane isapararire.

Chiro chakanaka maningi chirikuizwa nehurumende yeZimbabwe kuti irikuake zvibhedhlera zvakanaka maningi zvakafanana nezvibhehlera zvemhiri kwemakungwa zvine zviakwa zvakanaka maningi. Izvi zvinodetsera kuti miganga yeshe kana iripadhuze nezvibhehlera, mitenda nezveshe zvinorwara ngeantu, anorapwa.

Chiro chakanaka maningi chirikuizwa ngehurumende kuti antu eshe anemikuhlani wendxondo anogara pawo ega. Izvi zvinodetsera kuti asakuwadza antu ngekutihe asauraya antu. Antu eshe anemikuhlani yendxondo anofane kupuwa maragada kuti apore.

Zvakanaka maningi kuti anhi eshe kunyanya ana adoko vatange kufundiswa ngezveutano hwendxondo nekubhuirwa zviro zvinothxothxorese dzxondo dzavo achakatsonga kuitira kuti paanozukura akure aine ndxondo dzakagwinya maningi dzinofunga zvine udzamu .

Taiti ijee kabanga igwinyiso mazuvano kwatoo neĺantu aakuziya maningi ngezveutano hwendxondo. Zvakadarozvo muntu weshe wakasununguka kana anekushushikana mukati mwendxondo kuti aende kuzvipatara nezvibhedhlera aende koofundiswa ngezvakaite kunaka kwekuchengete utano hwendxondo.

Tinode kubonga maningi ngeantu eshe akabatanidze mare nehurumende dzakaake midhuri nemhatsodzekuti antu ane ndxondo dzinorwadza neantu ane ndxondo dzisizi kumira zvakanaka anoendayowo detserwa zvakanaka maningi pautano.

Antu eshe ane ndxondo dzinorwadza neantu eshe ane ndxondo dziri kupanda anofanira kuenda kunana mazvikokota neane mukhuhlani wendxondo vanofana kuenda Kuna mazvikokota ofundiswa nekurapwa veishandisa mutombo kuti ndxondo dzedu dzigare dzakaxoxoroka.

Antu eshe anotungamirire zvikunja zvikwata nemakuru kota anoona ngezvekuchengetwdza utano hwendxondo anofane kuita eimbosangana mumisangano dzakawanda maningi eifundisana nekubhiirana zvimweni njira dzaangaita kuti utano hweanhu hwendxondo hurambe hwakanaka.

Antu eshe emuntaraunda anofana kunge ane ndxondo dzakaxoxoroka, ndxondo dzakati mhoryo kumhoryoka. Izvi zvinoita kuti utano hwavo ugare hwakanaka ngekuti utano hwevantu hunochengetedzwa ngendxondo.

Zvikunja zveshe zvinoshanda zvakazvimirira zvinofana kugadzirirwa nekufundisa antu nekuda kwekunaka kwakaita kuchengetedza hutano hwengonxo kutinufare hwakaanxonxoroka zvakanaka maningi hugare hwakanaka.

Antu eshe anofanira kuyaiya eibhuirwangekukosha nekunaka kwakaita utano wendxondo izvi zvodetsera kuti kana antu eshe ane ndxondo dzakagwinya nendxondo dzisingarwari ntaraunda dzedu dzinenge dzine antu anofunga zvakanaka.

Tinoda kubonga maningi hurumende ngekuda kwezvirongwa zveiri kuunzwa zvekuti antu eshe emunharaunda ana mai ana baba, ndombi, majaha nana mukoti neaisa eshe antu tondoti muntu weshe wemunharaunda ari kufundiswa ngekuda kwekukosha kwakaita utano hwendxondo

Antu eshe emuntharaunda, anamai, anababa, ntombi nemajaha, eshe anofanira kugara ane utano hwakanaka maningi hwengqondo. Izvi zvinodetsera kuti antu eshe emuntharaunda zvaanenge eifunga zvinge zveidetsera ntharaunda.

Tinode kubonga maningi antu eshe, anamazvikokota ngekuda kwezvaari kuita, amweni akhona ari kusime miti. Miti inoita kuti kana yakura inozobuditse mweya. Mweya unozotidetsera mukati mwekurarama kwedu kufema. Inodetserahe miti kuti ngqondo dzigare dzakanaka maningi ngekuti imweni yakhona inorapa mikhuhlani nengqondo.

Tinoda kubonga maningi nekuda kwezviro zviri kuizwa ngehurumende. Hurumende iri kuhamba muntharaunda nemiganga yeshe, yeifundisa antu eshe, ane ngqondo dzisizi kugwinya, eifundisa antu eshe ane ngqondo dzinorwadza neane mikuhlani yengqondo, kuti ngqondo dzigare dzakanaka.

Chiro chakanaka maningi chirikuizwa ngeakoti ngalemadhogodheya ngeantu eshe anoshanda muzvibhedhlera chekuenda muzvibhedhlera nekuenda kooningira antu eshe anenge ane mikhuhlani, mabesha neweti dzawo eiona kuti amuna zvirewere ere mezvimbuyu zvinokonzeresa mikhuhlani.

Tisaite mityaratyara tisaite mimango antu eshe ngatisatendera zvinobhuyiwa ngeantu asizi kufunda ngatiende kuzvibhedhleya zviri padhuze nesu kana tine mubvunzo yatinenge teide kubvunza pamusoro pemikuhlani.

Ndau dzeshe dzinorapirwe antu dzinofana kunge dzisinganayi. Dzinofana kunge dzisingapindi zuwa nekupinda bukuta. Dzinofanirazve kuve dzine zvibandera nezvikwangwari zvinoshandiswa ngaentu neamweni anozvierenga zvinenge zvine ruzivo rwunofundisa antu ngekuda kwekukosha kweutano.

Tinobonga maningi kuti antu eshe ari muntaraunda ari kupurutana aasi kuita mu tyaratyara aasi kuite mimango kana akabhuyurwa kuzi antuwoye hambai kuzvibhehlera zveshe tabhuyirwa ngezveutano, arikuenda.

Zvi bhehlera zveshe zvino rapirwa andu zvino fanirwe kunge zviri zvi bhehlera nenzvimbo dzaka naka maningi dzine zvibandera dzino kombidza andu neku ningirisa andu kuro kunenge kune midhuru ino betserwa andu.

Ndau dzeshe dzinorapwa antu anenge ane mikhuhlane, nendau dzeshe dzinodetserwa antu anenge ane mibvunzo padera peutano, dzinofanire kunge dziri ndau dzakasununguka, kuti mizera yeshe idetserwe ipona.

Antu eshe anofanira kufundiswa maningi ngekuda kwekukosha kweutano kwete kukosha basi asi anofanira kufundiswahe ngekuda kwekuti kana muntu akabatwa ngemukhuhlani unodini. Izvi zvinodetsera maningi mukati mwekurarama kuti antu eshe anenge abatwa ngemukhuhlani aponeseke nekuporeseka kubudikidza ngemitombo yanenge amwa.

Tinoda kubonga maningi ngekuda kweantu eshe, ari kufundiswa ngezveutano, ngekuti amweni akhona ari kubata. Izvi zvinodetsera kuti hutano husaramba hweipararira muntaraunda dzeshe nemumiganga yetinogara.

Anaeshe echikora vanofana kufundiswa zvakaomarara ngekuda kwekuchengetedza utano kana afundiswa amweni achona anozoenda kobetsera anhu akuru kuti achengetedze utano izvi zvinobetserakuti nharaunda dzedu nemuganga iite ana mazvikokota

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu nendau dzeshe dzinofunda antu arikufunda ngezveutano dzinofana kunge dziri ndau dzakanaka. Antu eshe anofanira kufundiswa ngezvekukosha kweku chengetedze mikuhlani mwukati mwenharaunda dzedu.

Antu eshe anofunda padera peutano anofanira kufunda nekufundisa vantu amweni kana azopedza kufunda ngezveutano kuti utano husapararira. Anofanira kunge ane ruzivo rwakawanda maningi kuitira kuti ahambe muntaraunda eifundisa anhu ngekuda kwekunaka kwakaita kufunda nekuziya ngezveutano. Izvi zvinodetsera maningi mwukati mwekurarama kuti ntaraunda dzizare antu ane ruzivo rwakawanda ngezveutano.

Anthu eshe anoshanda muhurumende anofana kufundisa anthu kuti kana nyika yeinge yawirwa ngematambudziko, anthu anofanira kupurutana zvinenge zveibhuiwa ngehurumende kuti mukuhlani isapararira. Anthu eshe anenge eishanda mukati mehurumende kupedza mikuhlani anofana kupfeka hembe dzakanaka dzisingapinzi mukuhlani.

Tinobonga manhingi antu eshe anofunda kuenda mberi manhingi. Izvi zvinobetsera amweni akona paanenge apedza apuwe mubairo yakanaka manhingi inokombidza kukosha kwezvaakaita.

Toda kubonga maningi anthu eshe anogara pashi mukati mwentharaunda dzedu eibhuirana nekufundisana ngezvekuda kwekukosha kweutano nezvekudai kwekuti ntharaunda dzedu dzingachengetedza sei utano kuti anthu eshe agare ane utano hwakanaka.

Taiti ijee kabanga igwinyiso teibhuirwa kuzwi antu eshe ana ukuru mukati mwenzvimbo dzanotungamirira kunyanya nzvimbo dzeutano ari kukurudzirwa kusangana eibhuirana nekureketa nekufundiswa ngezveutano kuti achengetedze utano muntaraunda dzavo.

Antu eshe anotungamirirra zvirongwa zvine zvekuita nekurapa antu nekuti utano hweantu emuganga eshe nemunyika hugare hwakanaka. Anhu eshe anoona nezvazvo anofanira kubhuyira antu nekuona maningi nezvazvo kuti mikhuhlane isazopararira. Izvi zvinodetsera kuti muntaraunda mugume musisina antu anofunge zvine musoro.

Hurumende yeZimbabwe, neantu eshe anoita zveutano, nemakorokota, neantu anoshanda akazvimiririra, anofana kuhamba muntaraunda dzeshe eifundisa antu nekuabhuyira ngekunaka kwakaita kuchengetedza utano kuti tisabatwa ngezvirwere zvimweni zvakaita rurindi, nezvirwere zvimweni zvakaita zveshuka.

Antu eshe ano hamba mukati me ndaraunda eyi fundisa antu neku bhuira antu nezve kukosha kwe utano tino abonga maningi ngekuti zva ari kuita zviri kuita kuti antu eshe aite ruzivo ne fundo yakawanda maningi nekuziya padera pezviro zvakanaka zvinofana kuizwa ku chengetedza utano.

Antu eshe anoshande muzvibhehlera neantu eshe anoshanda kugurukota rinoona ngezveutano vanofanira kushanda nekubhuira antu eshe ari mumiganga ngekuda kwekunaka kweutano eiafundisa ngekuda kwekunaka kweutano ngekutihe kana muntaraunda mwedu mweinge mwauya mukhuhlani todini.

Antu eshe achakatsonga neantu eshe akafunda ati kurei, anofanira kuhamba muntaraunda amweni akona eyifundisa antu kuti antu anozoshanda sei kuti aronge mburi, zvinodetsera kuti asaparadzira zvirwere zvepabani.

Tinobonga maningi, ngekuda kwehurumende zveirikuita. Irikugadzira nekunasira nekuongorora kuti ndau dzeshe dzinorapwa antu dzakachena ere, dzinopinda mhepo ere, adzinayi ere. Izvi zvinodetsera kuti matenda asapararire.

Tinobonga maningi ngekuda kwentaraunda dzeshe dziri kuongororwa ngehurumende. Dziri kuongororwa maningi ngekuti dzimweni dzakhona dziri kugadzirwa pato kuti movha dzeshe dzinotwara antu anenge eirwara, anenge ane mukhuhlani dzizogume pamisiwo nepamagonhi ezvibhedhlera.

Ndau dzishe dzinochengeterwe anthu anenge eirwara nendau dzinorapiwe anthu anonge eirwara dzinofanire kunge dziri ndau dzinosvike movha dzinofanirahe kunge dziri ndau dzakanaka maningi dzinoita kuti mikhuhlani isapararira.

Tinoda kubinga maningi hurumende ngekuda kwezviro zveiri kuita iri kupe motikari nekuisa motikari dzinotwara arwere, neantu eshe vanorwara kuzvibhedhlera zveshe nentaraunda deshe dziri mukati mwenyika zvinobetsera maningi kuti utano urambe wakanaka nekurapike.

Taiti ijee kabanga igwinyiso karetu taiziya kuti kana muntu akabatwa ngemukuhlani unoende kun'anga kana kunana mbuya asharuka kopuva mutombo vekurapa. Asi izvozvi eshe atone zvikwangwari antu ehurumende atone zvikwangwari zvinokombodza antu kune zvibhedhlera zvese zvinorapa antu.

Chiro chakanaka maningi chiri kuizwa nge hurumende kuti ndau dzeshe dzino rapirwa andu dziri kuizwe zvibandera zvekuti vanokona kuverenga vanongo erengawo izvi zvinobesera kuti vandu veshe vagare vane ruzivo maningi pamusoro pe zvibhehlera nepe mutombo.

Ndawu dzeshe dzinorapirwa wantu muzvibhedhlera nendawu dzeshe dzinobetserwa wantu wanenge weyirwara dzinofanirwa kunge dziri ndawu dziri padhuze nemiganga inogara wantu dziri ndawu dzakanyorwe zvikwangwari nemagama makurutu kuti zvioneke.

Tinoda kubonga hurumende ngekuda kwezvibhedhlera zveshe zviri mwukati mwenyika ngekuti hurumende iri kuake zvimbuzi nezvibhedhlera izvo zvinoita kuti antu eshe anenge abatwa ngemikuhlani asafa asi aende kuzvibhedhler aende kopora.

Ndau dzeshe dzinorapwa andu dzinofana kunge dziri ndau dzinemibhedha yakanaka mibhedha isizi kunasa kubatana kutsikana izvi zvinoitirwe kuzi mikuhlani isapararira pane antu mikuhlani iyani inopararira ngekuda kwekukotsora nemhepo

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu nentaraunda dzeshe dzine ndau dzinorapirwa antu dzinofanira kunge dzeisvike movha, Pato dzakhona dzinofanira kunge dzeisvike pachibhedhlera. Izvi zvinodetsera maningi kuti antu anorwara asvike nemichovha.

Zviro zvakanaka maningi zviri kuizwe ngehurumende kuzi ndau dzeshe dzinorapirwe antu dzinge dziri ndau dzinosvike movha nemichovha kuitire kuti antu akarwara ari kumbatso dzawo akauya nemovha asasiirwe kuretu asi asiirwe padhuze nendau yekurapiwa.

Tinoda kubonga maningi hurumende yeZimbabwe neantu eshe anotungamira zvibhedhlera zveshe. Ngekuda kwezvaari kuita. Ari kunasira maningi ndau dzinorapirwe antu dzisvike movha, nepato dzinoenda kundau dzakhona kuti dzinake nekukomberedza ngeruzhowa.

Ndau dzeshe dzino rapirwa andu ne ndau dzeshe dzinodeserwa andu anenge eirwara ne anenge aine mibvunzo yakawanda maningi padera pezveutono dzinofanirwe dziri ndau dzakanaka ndau dzinopipira zvekuti andu akaendepo abatwi ngemu kuhlani asi anorapwa kuti hutano hwawo hugare hwakanaka .

Tinoda kubonga maningi, antu eshe anoshande muzvibhedhlera zveshe. Ngekuda kwebasa raari kubata rakakura maningi. Izvi zvinobetsera kuti antu eshe anenge eirwara, aende kuzvibhedhlera orapwe mukuhlane nematenda eanenge anayo.

Ndau dzeshe dzinorapwa antu anenge eirwara, ndau dzakaita kungatei zvibhedhlera, zvipatara dzinofanira kunge dziri ndau dzakanaka maningi, dzine mibhedha yakanaka, dzinofane kunge dziri ndau dzinopinde mhepo, nendawu dzakachena kuitira kuti mikuhlani isapararira.

Ndau dzeshe dzinorapirwa anthu nendau dzeshe dzinodetserwa anthu anemikuhlani dzinofana kunge dziri ndau dzakanaka maningi ndau dzine anthu akafunda maningi ana mazvikokota mune zveutano anoshanda nekudetsera anthu eshe anenge eirwara kuti apore .

Zvakanaka maningi, kuti ndau dzeshe dzinotengeswe mitombo yechiyungu, dzinge dziri ndau dziri padhuze nezvibhedhlera, nezvipatara , kuitira kuti antu asahamba muhambo wakareba maningi kuti aende kotenge mitombo kana einge arapiwa.

Ndau dzinotengese mitombo nendau dzinorapirwe anthu muzvibhedhlera dzinofanire kunge dziri ndau dziri padhuze nepadhuze pasinde nepasinde kuitira kuti kana munthu abatwa ngemukuhlani abhiirwa ngemadhokodheya unondienda padhuze kotenge mutombo.

Antu eshe akuru anofanira kuite eivhakachire nzvimbo dzinorapwe antu nendau dzinorapwe antu izvi zvinodetsera maningi kuti agare eibhuirwa kuzi utano wawo urikuda kuti arheyi, utano wawo wakamira wani.

Tode kubonga manhingi ngekuda kwemitombo yakagadzirwa nana mazvikokota, madhokodheya nevakoti, inoshanda kumusana, mwukati, muurozvi , mumwongo nomundxondo dzedu kuti dzigare dzakanaka. Izvi zvinodetsera kuti vantu vaite utano hwakanaka.

Antu eshe anoshanda muzvibhedhlera anofana kunge aine ruzivo rwakawanda maningi ngekuda kwemitombo yeshe inoshandiswa kurapa zvirwere nemukuhlani yemumwiri izvi zvinobetsera kuti huwandu hweantu vanofa nekukorewa kurapiwa huite hushoma.

Tinobonga mainingi ngekuti antu eshe arikuenda kuchipatara azhinji akona arikukotoka kumbatso dzawo arapwa ngekuti kuzvibhedhlerayo kune mitombo yechiyungu yakawanda inobaiwa inoenda mungazi inodetsera maningi kurape mikuhlani.

Chinhu chakanaka maningi chatainzwa nevantu vekaretu kuti mwauna wese haafaniri kuenda kunorapiwa asi mazuva ano aya chinhu chakanaka maningi kuti amuna tiende kunorapiwa tiende tinoongotorwa miiri dzedu kana pane panode mukuhlani kuti urapiwe tinorapiwa izvi zvinobetsera kuti tigare tineutano hwakanaka tirambe tichichengetedza mburi dzedu.

Tinoda kubonga maningi nekuda kwana mukoti nana dhokodheya nana mazvikokota ngezvaari kuita mukati mehupenyu hwedu , arikutibaira mitombo yakawanda maningi nekutiongorora izvi zvinodetsera maningi kuti utano hwedu hugare hwakanaka.

Tinode kubonga maningi hurumende yedu yeZimbabwe nekuda kwekudaidza vantu vakawanda maningi kuzvibhedhlera zveshe nevantu veshe vane mibvunzo kuti auye kurapiwa nekudairwa mibvunzo yavo izvizvinoite kuti mukhuhlani irekere kupararira mukati mwendaaraunda nekuti amweni akona anouya anotobayirwa nekupiwe mitombo.

Antu eshe tisaite mityaratyara tisaite mimango kana teidaidzwa ndiana mazvikokota nanamukoti nemadhokodheya kuti tiende kobaiwa izvi zvinoita kuti tisabatwe ngemikhuhlani inotibata mukati mwemwiri dzedu ngekuti tinonga tabaiwa taisirwa mutombo mungazi.

Tinobonga maningi ana mazvikokota neantu eshe akafunda. Ngekuda kwezvirongwa zveanounza, zvekupa antu eshe anoshushikana ngemikuhlani yekufema, anoapa mishonga, yeanosvuta kuitira kuti agare ane utano wakanaka.

Mitombo yeshe inorape mikhuhlani yemungazi inofane kunge iri mitombo yakanaka maningi inotengeswe peshe peshe toda kubonga he madhokodheya nanamzvikokota ngekuti arikugadzire michini inorapa nekuongorora antu eshe kuti ane mikhuhlani yakadini kana yawonekwa zvinodetsera kuti anhu akona azorapwa.

Toda kubonga maningi zvirikuizwa ngeakoti neantu eshe akafunda maningi mukati mwezvibhehlera umu ane michini inongwarire fundo inokhombidza zvirikuitika mukati mwendani dzeantu. Izvi zvinodetsera kuti antu anozorapa kuti aziye kuti arikurapeyi.

Ndau dzeshe dzinovhenekwa nekuongororwa antu nekuongororwa mukuhlani dzinofanira kunge dziri ndau dzine michini yechiyungu yakawanda maningi izvi zvinodetsera pasaita mikuhlani inouya yokorera kuzikanwa kuti ndeyeyi mikuhlani yacho.

Taiti ijee kabanga igwinyiso. Tonoda kubonga hurumende ngekuda kwezveiri kuita mwekurarama nemuzvibhedhlera. Hurumende iri kuunza zvirongwa zvakanaka maningi zvekuda kwekuongorora mazanda anochengetwa ndiana mai ekubara epabonde nemazanda eutano.

Antu eshe toda kuabonga, ane chekuita neutano, amweni akona ari kutinasira zviro zvakanaka maningi mukati mwekurarama. Ari kunasira michini inoshanda kuongorore weti, mate kana makararwa aantu. Izvi zvinoita kuti zvirwere zvisandoramba zvichipararira.

Ndau dzeshe dzino ongororwa antu anenge ane mi kuhlani ne ndau dzeshe dzino ongororwe mi kuhlani yakona nendau dzino ongororwa mabesha makararwa ne mate ne weti zve antu dzinofanira kunge dziri ndau dzaka chena dziri kure nekuno gara antu maningi.

Chiro chakanaka maningi chirrikuizwa nehurumende kuti ndaudzeshe dzinoshandiswa kuongorora weti mate yeantu nemakarahwa dzinge dziri ndau ne michini yeshe inodiwa kuti antu vaongorore izvi zvinodetsera kuti antu ese ane mukuhlani asabva asizi kuongororwa.

Ndau dzeshe dzinofana kunge dzakachena ndau kuvhenekwa nekuongororwa mikuhlani inoitidza vantu vanodaroko izvi zvinodetsera maningi kuti antu eshe ane hutano hwakanaka anenge eiongororwa aone kuti chirwere rudzii.

Ndau dzeshe dziri muzvibhehlera dzekuti antu anovhekwa nekuongorwa dzinofanira kunge dziri ndau dzakanaka maningi. Ndau dzine michini inongwarire zivo nefundo dzinongwarire fundo yezviro zveshe zvinechekuita nekurapiwa kwevantu.

Tinoda kubonga maningi antu eshe anoshanda muzvibhedhlera neantu akafunda anoshanda muzvibhedhlera ngekuda kwekuti arikuzemena nekuongorora weti, makararwa nemabesha eantu kuti zvine zvirwere ere ndizvo zvinozokombidza zvirwere zvinenge zveifana kurapwa.

Ndau dzeshe dzinogadzire mikuhlani nendau dzeshe dzinoongororwa antu anenge ane mikuhlani anoongororwa makararwa, weti, nemate nemabesha dzinofanira kunge dziri ndau dzakanaka maningi dzinoita kuti mikuhlane isapararira. Dzinofanirahe kunge dziri ndau dzakachena dzine zviro zvekunyora nezvekuerenga mumadziro zvinoita kuti antu eshe anenge akagara eiemera kudetserwa aerenge.

Ndau dzeshe dzinovhenekwa nekuongororwe weti nemakhararwa avantu muzvibhedhlera nekuongororwe ,zvirwere nemukhuhlani dzinofanira kunge dziri ndau dzakanaka maningi .Ndau dzinoite kuti mukuhlani isapararira dzine michini inochengete ruzivo nefundo

Chiro chakanaka maningi chirikuizwa ngehurumende chekuti muzvibhehlera zvizhinji zviri mumatii marongomuna enyika arikuise ndau dzinoshandiswa maningi ngeanhu akafunda kuongorora nekutarise antu arikurwara nezvirwere zvakona anoongororora mabesha ,weti nemakararwa eantu.

Ndau dzeshe dzinovhenekwa nekuongororwa weti nemakararwa aanhu, dzinofanira kunge dziri ndau dzakanaka maningi, ndau dzakachena kuitira kuti mikuhlani isandopararira kuburikidza ngendau idzona.

Ndau dzeshe dzinoshandiswa ngeandu kuongorora weti dzeantu nemakararwa nemabesha dzinofana kuva dziri ndau kusingasviki antu dzinogara dzakachena. Zvibhedhlera zveshe zvemu Zimbabwe zvinofanira kunge dzine ndau dzakadaro.

Ndau dzeshe dzinovhenekwe mate, makararwa, weti dzeantu, dzinofanire kunge dzirindau dzakachena maningi, ndau dzinopipirira, ndau dzinopinda mhepo, ndau dzisingaiti kuti kana antu akauya nemikuhlane ipararire maningi.

Tinoda kubonga maningi ntu eshe anope ngazi yawo kuti antu eshe anenge abatwa ngetsaona mukati memigwagwa nemukati mepato anoenda kupuwa ngazi iyona kuti arapike apore.

Tinode kubonga maningi hurumende ngekuda kwezveiri kuita mwukati mwekurarama kwedu. Hurumende iri kugadzire zvirongwa zvakanaka zvekuti antu eshe anorwara, antu eshe anorarama neurema, antu eshe anoda kudetserwa ngezveutano hwekubara anodetsereka.

Toda kubonga maningi anthu eshe emuntharaunda ngekuda kwekuyaiya hurumende yeitaura nemutungamiriri wenyika kuti anthu eshe akadzi aende kuzvibhedhlera akabara ane mimba neasina aende kuzvibhedhlera kobhiirwa ngekuda kwekukosha kweutano hwekubara .

Tinoda kubonga maningi hurumende, ngekuda kwezveiri kuita. Iri kutendera anthu eshe, nekubhuira nekufundisa anthu eshe, akadzi, neaisa neamuna, ngekuda kwekunaka kweutano wekubara. Izvi zvinodetsera maningi, kuti ana eshe akure ane utano hwakanaka.

Antu eshe akafunda kuzvikora zvepaderadera anofanira kuuya muntaraunda nemuniganga yedu eyifundisawo ana mai neakadzi ngekuda kwekunaka kwakaite kuchengetedza utano hwekubara. Izvi zvinodetsera kuti ana edu akure ane utano hwakanaka.

Antu eshe anorarama neurema antu eshe anorarama akaremara anofana kunge ane ndau yawo yakanaka muzvibhedhlera panorwara kuti akaata aati paro pano gorogoda izvi zvinodetsera maningi kuti hutano hugare hwakanaka.

Ana adodori eshe ari mukati mwenharaunda anofanira kuendwa navo kuzvibhedhlera nana mai avo anenge aka abara, antu eshe akabara anofana kutsanangura kufundisa ana mai padera pekuchengeta ana avo kuti ana avo agare akagwinya nekuti anamai akhona asare ane hutano hwakanaka hwekubara.

Tinobonga maningi anamazvikokota nanamukoti neeshe anoshanda muzvibhedhlera ngekuda kwezvaari kuita mwukati mwekupona kwedu. Vamweni akona akagadzire majikiseni netsono dzinoshandisa kubaya antu kuise mitombo yechiyungu mwukati mwemuiri mengazi yedu.

Tinobonga maningi anhu ane mahloko akagwinya maningi neane ndlondo dzaka thlothloloka, akagadzire michini inoshandiswe mukati mwezvibhehlera nemukati mwezvipatara, kurapa antu. Izvi zvinodetsera maningi kuti antu agare ane utano hwakanaka.

Chero chakanka maningi chiri kuizwa neantu edu eshe anogona kugadzira muchini inoongorora nekuvheneka zviri kuitika mukati meantu munzeve mumiro izvo zvinodetsera maningi vane mukhuhleni inoda kurapwa

Tinode kubonga manigi ngekuda kwe zviro zviri kuizwa ngehurumende, hurumende yedu ye Zimbabwe yakatenge michini nezvigaro zvakanaka maningi zvisikagorogodi mukati mezvibhedhlera. Zvigaro zvakhona zvinoshanda zviro zvakanaka maningi. Zvinoshanda kuti antu eshe anonga akaremara neantu eshe anonga eirapiwa neanobviswe mazino nekuongororwe madziso agarepo.

Chiro chakanaka maningi, chinoizwa ngehurumende ngekuti hurumende iri kuunza muzvibhehlera zveshe, michini inoshandiswa kurapa anthu, michini inoshandiswa kuongorore mikhuhlani mukati mezvibhehlera.

Zviro zvakanaka maningi zviri kuizwa ngehurumende ngezviro zveshe zveiri kuita muantu nemumuganga dzeshe ngekuti iri kutenga michini yakawanda maningi inoshandiswa kuvheneka, kuongorora, imweni yakhona yeitorape mikhuhlani.

Tinode kubonge hurumende maningi ngekuda kwemibhedha nemichini yeirikuisa muzvibhehlera zveshe zvinoita kuti antu anenge aenda ngekukuwara neamweni anenge asikachakoni kuhamba nekubhuya anoenda pamibhedha iyona. Ndoinoenda antu eiwona eirapwa. Yakanaka maningi ngekuti aigorogodi.

Tinobonga maningi ana mazvikokota neantu esheanoshanda muzvibhedhlera ngekuti ane utsanana hwakakura maningi anoita kuti anthu asaita utsvina ane zvikaba nemabhodheya aanoise marara zvinoita kuti zvipatara mezvibhehlera zvigare zvakachena kuti mikhuhlani isapararira.

Ndau dzeshe dzinogara zvibhedhleya nezvi bhohle nemabhodhleya eshe anoshandiswa ndiana mukoti neantu anoshanda muzvibhedhlera kuongorora nekuzemena weti dzeantu anzi dzinofanira kugara dzakachena maningi kuti mikhuhlani isapararira.

Antu eshe anoshanda muzvibhedhlera anofanira kunge ari antu anoshanda akapfeka zvinopfekwa. Kunyanya anamukoti nemadhokodheya anofanira kunge eikona kushandise zvigero nemajikiseni, netsono dzeshe dzinoshandiswa nemapanga kurapa antu.

Tinobonga hurumende yeZimbabwe maningi ngekuti muzvibhehlera mweshe irikugadzira nekunasira nekutenga mibhedha yakanaka maningi mibhedha ine mavhiri zvekuti amweni anhu amweni anenge aite zvekuuya akaguke marenje anohamba eichovhiwa pamibhedha iyona eindeswe kumhatso inoiyi neimweni.

Zviro zvakanaka maningi kuzi kana antu eshe emu ntauraunda einge abatwa nge zvirwere zvafanana nge beshe mupengo kana chikotsoro anofanira ku enda ku zvibhedhlera opuwa michini zvino bhuya neku ongorora mu kuhlani yakona.

Ngatiite zviro zvakanaka ngatipurutane kana teyibhuyirwa ngatiite zviro zvine musoro maningi ngekuti amweni edu atakakura nawo akatoende kuzvibhedhlera iyoo ochotogadzire michini yakanaka maningi inoshanda kugadzira mikhuhlane yakawanda maningi imweni yakona inoshanda futhi nekuongorora andu kuti ane mikhuhlane wakadini.

Tinoda kubonga maningi ngekuda kwezviro zvakawanda zvinoizwa nge akoti nema dhokodheya ngeantu eshe anoshanda muzvibhedhlera amweni akona akagadzira zviro zvinobate marenje nemaoko nenyarazve antu anenge eyirwara akakuvara akaguka marenje.

Taiti ijee kabanga igwinyiso antu eibhuya kuti kuzvibhehlera zveshe kwaanemichini inoshandiswe kurape mikuhlani, nemichini imweni inoshandiswe kukombidza nekuvheneka antu ane mikuhlani, nepane mukuhlani pakona.

Tinobonga maningi ana mazvikokota akaona zvaka naka maningi kuti antu akura asingacha koni kuhamba aagadzirire zvisimbi zvinoita kuti antu akura iwona abatire zvei adetsere kuhamba izvi zvakanaka maningi ngekuti zvinoita kuti antu akaura arambe eyi twasanura marenje awo.

Tinobonga maningi antu eshe, ane ndxondo dzakaxoxoroka maningi akagadzire michini inoshandiswa muzvibhedhlera. Michini inoita kuti antu eshe anenge aendeyo, arapiwe, imweni yakhona inoongorora nekuvheneka mikhuhlani inenge ine antu.

Tinoda kubonga maningi antu eshe anoshanda kuzvibhedhlera. Ngekuti arikufundisa antu ngekuti antu eshe anonga aenda kuzvibhedhlera anenyama dzinorwadza, neamweni anenge eida kusimbisa nyama arikubetserwa kuzi nekufundiswa kuzi zvinoita maizirwei.

Tinobonga maningi ngekuda nezviri kuizwa nana mukoti nemadhokodheya amweni akona ana mazvikokota akagadzira zviro nemichini zvoshandisa zvigero mapanga netsono dzokurapira izvi zvakanaka maningi mukurapa mukuhlani.

Michini yeshe inoshanda kurapa antu ku ongorora neku vheneka neku zemene antu inofanira kunge irimwo mu zvibhedhlera zveshe kuitira kuti antu asa dzokere ku mhatso nekuti anenge asinga ziikanwi chirwere cha anacho.

Tinobonga maningi hurumende ndekuda kwemichini yairikugadzira. Michini inowongorora nekukombidza mikhuhlane inenge iri mukati mwemiri wemuntu kutangira panyara kosvika mumwongo muurozvi chaimwo. Izvi zvinodetsera maningi antu anorapa arape eyiziya chirwere

Zviro zveshe zvinoshandiswa ngaantu kurapa mikhuhlane, zveshe zvinoshandiswa ngaantu kunyora kuti zvigadzire miara yakati nwee zvinofana kugara zvakachena nekugara pandau dzakanaka maningi.

Ndau dzeshe dzinotapirwe anthu dzinofane kunge dzine michini yakanaka maningi michini yakona imweni yakona ndiyo inorapa mukuhlani imweni yakona inobetsera kurapa nekuongorore mikuhlani yeantgu kuti inenge yakadini.

Tinobonga maningi hurumende yedu yeZimbabwe ngekuda kwezveiri kuita ngekuti ine michini yairi kugadzira inodetsera maningi mukati mwekurarama kuti anoshanda muzvibhehlera eshe anenge ane zvekushandisa zvakanaka maningi.

Taiti ijee kabanga igwinyiso pane zviro zvakawanda maningi zvinoshandiswa ngemadhokodheya anogadzira mazino nekubvisa mazino nekurapa mazino izvi zvinodetsera maningi kuti anhu anogara nemazino akawanda ,mazino ane utano hwakanaka.

Tinoda kubonga maningi ana mazvikokota ngekuda kwemichini yakagadzira muzvibhehlera zvese. Michini inoongorora nekuvheneke mikhuhlani nezvipukanana zvidodori zvinokonzeresa mikhuhlani kuti ipararire nenyika nentaraunda dzedu.

Tinobonga maningi hurumende ngezviro zvairi kuita. Asi muzvibhedlera inofanira kuisa antu anoziya zvaanoita. Anokone kushandisa zvigero zvinorapa nekuvhiya antu, mapanga netsono dzinoshandiswa kuvhiya antu anenge akuvara neanenge eida kuvhiiwa kuti apore.

Muzvibhedhlera zveshe zvemuZimbabwe ,munofanira kunge mune michini, inoshandiswa ngeantu, eshe anoita zveutano nekurapa antu, kuvheneka antu. Michini yakhona, yakawanda maningi unofana kunge irimwo, yakadai ngemichini, inongwarire fundo, nemichini inovheneka, nekuzemena antu.

Antu akura eshe amweni akona akuneseka ngekuhamba. Saka hurumende tinoda kuibonga maningi ngekuda kwezveirikuita hurumende yogadzire simbi nezvimiti zvinobetsera antu akura kuti ahambe asinganeseki.

Timoda kuabonga maningi nekuda kwezviro zveshe zvinogadzirwa ndiana mazvikokota nemadhokodheya zvinoite kuti antu aguke mirenje nenyara zvinobatanidza nekukwamanidza nekuita kuti nyara dzisawedzera kuguka dzirapike maningi izvi zvinodetsera maningi kuti utano ugare wakanaka wenyara.

Tinobonga maningi ana mazvikokota akagadzira mitombo yakawanda maningi mitombo inodetsera kuiswa mukati kati menyama imweni mitombo yacho inenge yakazara majekiseni netsono dzekubaisa asi imweni yacho inoshanda ngetambo dzinoisa mitombo mumwiri medu.

Taiti ijee kabanga igwinyiso karetu taizviziira kuri kuti kune michini yekuti kana muntu akagike makumbo nemarenje, kana akarwara nemikuhlani yakasiyana-siyana. Unoende kogarepo pamichini yakadaro inobetsera nekuongorora kuti muntu uri kurwara ngemukuhlani vakadini.

Zveshe zvinoshandiswa ndiana mazvikokota muzvibhedhlera. Tinoda kubonga mukuru venyika ngekuda kwekutendera antu eshe ngokufundisa antu eshe anoshanda akazvimiririra. Kuti antu arapike ngemishini inoshandiswa kurapa antu.

Tinobonga maningi ndiana mazvikokota arikugadzira michini inorape mikukhlane yakawanda nemichini inoongorora nekubhuya yeikombidza antu akafunda kuti antu ari kubatwa ngemikuhlane yakadini yeinasa kuakombidza nekuaningirisa kuti zvakamira sei.

Zvese zvetiri kuone munyika zvinokhombidza kuti hurumende iri kushanda ngemwazvo. Tinoda kubonga hurumende maningi ngekuda kwezviro zveshe zveiri kuunza mukati mwezvibhedhlera. Iri kuunze matambo anoshandiswe kusunge zvakawanda -wanda mukati mwezvibhedhlera zveshe. Izvi zvinodetsera maningi mukurapwa kwaanhu neutano kuti hugare hwakanaka.

Tinoda kubonga maningi anamazvikokota, ezvewutano nekuda kwezvidende nezvichira zvakagadzira, zvinomonere maronda nepazvironda kuti risapinde mbepo, nezvipukanana zvinokonzere mikhuhlane kuti ronda risapora.

Tinoda kubonga maningi ana mazvikokota ngekuda kwezvavari kuita mukati mehupenyu hwevantu ana mazvikokota eshe ari kugadzira michini inoshanda maningi kurapa mikuhlani nematenda akawanda mukati wemhuri yezimbabwe nehupenyu hwedu. Izvi zvinodetsera kuti matenda asaramba ari pakati pedu.

Tinobonga maningi ngekuda kwezvirikuizwa ndianamazvikokota mune zvekugadzire michini inodetsera anamukoti nemadhokodheya kurapa antu. Ari kugadzira michini yakawanda maningi. Imweni yakhona ndiyo inodetsera kuongorora nekuzemena mikhuhlani inenge ine antu madhokodheya paanoona inenge yakurapika zvirinyore.

Tinobonga maningi ngekuda kwezviro zviri kuizwa ngehurumende, hurumende irikushanda ngesimba kuti muzvibhedhleya zveshe munge mune michini inoshandiswa kurapa antu kuongorora antu nekuvheneka mikuhlani inenge ine antu kuti yakadini.

Zvibhedhlera zveshe zvemuZimbabwe zvinofanira kunge zviine zviro zvinoshande kutwara zviro zvinoshandiswa muzvibhedhlera nemichini nezviro nezvigero zvinoshandiswa ndianamukoti nemadhokodheya kurapa antu. Zviro zvakona zvinofanire kunge zvine mavhiri kuitira kuti kutwara nekuteka teka kusanesa.

Tinode kubonga maningi antu eshe anoshanda muzvibhedhlera naaana mazvikokota ngekuda kwekugadzira zviro zvekuhambisa nekuise zviro kutwarisa zviro muzvibhedhlera zvine mavhiri zvinoite kuti kutwara zviro muzvibhedhlera kuite nyore.

Mibhedha yeshe inotwara antu anenge akuwara kumijaho inofanira kunge iri mibhedha yakanaka maningi, mibhedha isinga gorogodi. Tinoda kutenda hurumende kuti irikugadzira mibhedha yakadaro mukati mwenyika yedu yeZimbabwe.

Michini yese yakanasirwa ngeantu ana mazvikokota ,antu anoziva zvavanoita inoshandiswa muzvibhlehlera inoshanda maningi kuitira kuti utano hwedu ugare wakagadzirika imweni yakona ino ongoroora nekuvheneka nekuzemene utano hwedu.

Taiti ijee patakazvizwa kabanga igwinyiso antu eshe anopona ngezve kunaka kweutano akagadzira mitombo yechiyungu inodetsera maningi kuti tikaimwa tisabatwa ngemikuhlani kana kuti mikuhlani irapike.

Tinoda kunonga maningi hurumende ngekuda kwekutendera antu nanamazvikokota kugadzira mitombo yakawanda maningi, mitombo yechiyungu inorapa mikuhlani yakasiyana siyana izvi zvakanaka maningi mukati mekurarama kwedu ngekuti mitombo yakona inorapa mikuhlani .

Tinobonga maningi anthu eshe akagadzire mitombo yechiyungu, inoshanda maningi mukati mekurarama kwedu ngekuti imweni yakhona inoshanda kumwiwa, imweni inoshanda kudzodzwa, imweni inoshanda kuita zvekuiswa pazvironda zvinodetsera kuti tinge tiine utano hwakanaka.

Tinobonga maningi ngekuda kwaanamazvikokota naanamukoti nemadhokodheya neantu eshe anoite zveutano vakagadzire mitombo yakanaka maningi inodetsera kudziirire muiri dzedu. Imweni yakhona inorape zvironda asi imweni yakhona inondorapawo zvirwere zvimweni nemukhuhlani imweni.

Antu eshe anoshande kuzvibedhlera anofanira kufundisa antu ngakuabhuira ngekuda kwekunaka kwakaite mitombo yechuyungu irimuma bhodhleya. Izvi zvinobetsera maningi kuti antu asagunun'una izvo zvinozoita kuti asarapika afe ngemukuhlani.

Ngatipurutane, ngatiyaiyeye, ngatisaita mitxaratxara, ngatisaita mimango kana teibhuirwa ngezvemitombo kuti antu wee kana kune mitombo yetazi titore timwe ngatimwe. Ngekuti inorapa antu wee kunyanya mitombo yechiyungu.

Tinoda kubonga ngekuda kwemitombo iri kugadzirwa ngaanthu ,mitombo yakanaka maningi ngekuti imweni mitombo inotoshanda zvakafanana nemitombo inoita ekubairwa mukati mwengazi asi amweni anenge eitya hawo kubaiwa saka anoita zvekumwa mitombo yacho, yeindoshanda chiro chakafanana.

Anthu eshe tinode kuabonga anamazvikokota akagadzire mitombo inoshanda maningi mukati mwezvibgedhlera kuti anhu eshe anenge auya nemikuhlani nematenda yawo apore inodetserahe imweni yakhona kudziirire mwiiri kubve kumatenda.

Tinobonga maningi anamazvikokota anogadzira mitombo yechiyungu inodetsera kurape mukuhlani yakasiyana siyana izvi zvinodetsera kuti antu ese arapike mukuhlani zvinodetsera hee kuti mwiri dzedu nehutano zvigare zvakanaka.

Tinobonga maningi anamazvikokota ngekuda kwekugadzira kwaarikuita mitombo. Imweni yakona mitombo inochengeterwa pakanaka, inochengeterwa muzvigaba imweni yakona inochengeterwa muzvibhodheya, izvi zvinodetsera maningi kuti irarame nguwa yakawanda ichiri kushanda

Tinobonga maningi ngezviri kuitwa ndiana mazvikokota muzvibhedhlera nemusiri muzvibhedhlera vari kugadzira mitombo arikugadzire mitombo yechiyungu yakawanda maningi inotidetsera mukati mwekurarama kwedu imweni yakona inoiswe pazvironda imweni yakona inomwiwa neimweni yakhona inoita zvekudzodzorwa muhope.

Tinobonga maningi ngekuda kwemitombo yechiyungu iri kugadzirwa. Yakanaka maningi mukati mwekupona kwedu. Taimboti ijee kabanga igwinyiso. Inotorapa mikuhlani yakasiyana siyana. Imweni yakona inotoita kuti antu anenge aimwa asabatwa ngemikuhlani, ndokudzivirire mwiri.

Ngatieme tine gonda rakanaka maningi teibonge marure kuti amweni antu aripakati pedu anen'onto dzakanaka maningi dzakaite kuti agadzire mitombo yechiyungu inoshande kurape mikuhlani yakanaka maningi mikuhlani yaizi aiiti kudhaya.

Chiro chakanaka maningi chiri kuizwa ndiana mazvikokota edu, Kuti akagadzira mitombo yakawanda maningi mukati mwezveutano. Mitombo yakona, imweni yakona inodziirirwa mwiri kuti isabatwa ngemitombo nemikuhlani asi imweni mitombo inodziirira mwiri kutj usabatwa ngezviro zvinoita kuti antu azobatwa ngemikuhlani asi imweni inotorape mikuhlani yakona.

Tinobonga maningi ana mazvikokota akagadzira mitombo yechiyungu mitombo yechiyungu inoshanda zvakasiyana siyana imweni yakona inoshanda kuita yekukwidzirwa paganda imweni inomwiwa asi mitombo yeshe inoshanda kuti mwiri dzedu dzigare dzine utano hwakanaka.

Tinobonga maningi antu eshe akafunda neanoite zveutano ngekuti ari kugadzire mitombo yakanaka maningi imweni yakhona inoite kuti antu arapike, imweni yakhona inoite kuti antu agare ane utano hwakanaka. Imweni inodzodzwe pazvironda kuti zvipore.

Tinoda kubonga maningi anamazvikokota eshe akagadzire mitombo yechiyungu. Izvi zvinobetsera kuti imweni mitombo yakona inoshanda mukati mwehupenyu wedu kuti tikaimwa hatizobatwi ngemikuhlani, asi imweni yakona inotorape mikuhlani yakona.

Tisaite mityara tyara, tisaite mimango antuwee, ngatipurutane kana antu ana mazvikokota eyitibhuira kuti mitombo yeshe yakugadzirwa mazuwa anaya yechiyungu ayizi kushataba. Inotorapawo mikhuhlane yeshe ingazikana ngeantu.

Tinoda kubonga ana madzikokota ngekuda kwemitombo yaakagadzira. Mitombo yakanaka maningi inodetsera yechiyungu . Inodetsera kuti mwiri dzedu dzigare dzakanaka, mwiri dzedu dzisabatwa ngemukhulani, asi imweni yakhona inororapa mukhulani yakhona inenge iri mumwiri.

Tinode kubonga maningi ana mazvikokota neandu eshe anoita zveutano akagadzira mutombo yechindau imweni yakhona inoita zvekudzorwa inenge iri mumabhodhkeya izvi zvinodetsera tigare tine utano hwakanaka maningi mukati mweupenyu hwedu.

Tinobonga maningi ana mazvikokota ngekuda kwezvavari kuita amweni akhona ana mazvikokota ndiwo akagadzira mitombo yechiyungu mitombo inodetsera maningi imweni yakhona inorapa mukhuhlani asi imweni yakhona inodziirire mwiri kuti isabatwa ngemukhuhlana.

Antuwee ngatisaite mutyara tyara ngatisaite mimango kurambira kunzinde dzedu dzataishandisa karetu dzataishandisa semitombo asi ngatiyaiye nekupurutana ana mazvikokota aibhuya ngezvemitombo yavo inorapa mwiri neinorape ndxondo dzedu.

Mitombo yeshe yechiyungu tinoda kubonga akaigadzira nekuti mukati mwekurarama nekupona kwedu irikushanda kurapa mikuhlani yakasiyana siyana irikushanda kuti mwiri dzidziiririke kumatenda akasiyana siyana.

Taiti ijee kabanga igwinyiso, antu eshe emuntaraunda tinofanekubonga anamazvikokota akafunda ngekuda kwenjira dzaari kuuya nadzo dzekugadzira mitombo inorapa maningi. Izvozvi takuziya kuti kana muntu akabatwa ngemidherye, waakuende kuzvipatara kana kumitombo yechiyungu kotenga.

Chiro chinodakadza maningi chiro chinoda kukarakadza maningi chirikuizwe ne antu eshe akafunda pashi rineiri amweni akhona akagadzira mitombo yaka aka maningi mukati mwekurarama dzinodetsera maningi mutombo yona kuti mwiri dzedu dzirambe dzine utano hwakanaka mitombo yechiyungu.

Chiro chakanaka maningi chiro chiri kuizwa nge antu eshe anokona ne kuziya ngezve utano amweni akona akafunda ari kugadzire mapirizi ne mitombo ye chiyungu ino detsera maningi kurapa mi kuhlani yaka fanana ne manyoka kana kuti muterye ne imweniwo mi kuhlani.

Tinoda kubonga maningi anamazvikokota akagadzira mitombo yechiyungu inoshanda maningi mukati memwiri yedu. Imweni yakhona inoshanda kurape mwiri ini matenda asi imweni yakhona inondoshanda kuti mwiri ugare wakagwinya maningi.

Tinodakubonga maningi hurumende yedu yezimbambwe ngekuda kwezvairi kuita. Iri kutendera antu eshe ngeruzivo neunyanzvi kuti agadzire mitombo inonaka maningi mitombo inovape mikuhlani. Imweni yakona inodzorwe paganda. Izvi zvakanaka maningi ngekuti mitombo yeshe iyona inorape mikuhlani.

Tinobonga maningi and mazvikokota ngekuda kwezvaari kuita, arikutora mitombo yechindau achogadzira mitombo yechiyungu, izvi zvinodetsera maningi mukati mekurarama nekuti mikuhlani irapike, zvinodetsera kuti miiri igare ine utano hwakanaka.

Tinoda kubonga maningi ngekuda kweantu eshe akafunda maningi, anamazvikokota, madhokodheya neakoti, ngekuti akagadzire mitombo yechiyungu. Mitombo inotengeswa peshe-peshe, muzvitoro zvinotengesa mitombo yechiyungu .Mitombo iyi inodetsera ngekuti inorape mikuhlane.

Chiro chakanaka maningi chiri kuizwa ndiana mukoti, madhokodheya nanamazvikokota kufundiswa anhu nekugadzira mitombo yechiyungu inodetsera maningi kuti makanda edu agare akanaka, inodetsera kurapa ganda, inodetserahe kurape zvimweni zviro zvakafanana nenthengo dzemwiri imweni yakhona inozorwa asi imweni yakhona inomwiwa.

Tinoda kutenda maningi ngekuda kweantu ane ndxondo dzakapinza maningi ngekuda kwekugadzira kwevakaita mitombo yechiyungu. Mitombo iyi inoshanda maningi mukati mwekurarama kwedu. Inoshanda kurape mikhuhlani imwenini yakhona inodzivirire muviri kuti usabatwa ngemikhuhlani.

Tino bonga maningi ana mazvikokota ngekuda kwezviro zvaarikuita amweni akona akaenda mushango ko kume mashakani mashizha ne nzinde nemapande ocho gadzire mitombo yechiyungu ino betsera maningi kuti mukuhlani isa pararira.

Mitombo yechiyungu yakanakira kuti imweni yakona inokwana mumukwama zvekuti ukaite rwendo kana ukavhakacha unoenda nayo kweshe kwaunenge weinda. Yakanakirahe kuti inorapa mikuhlana yakasiyana siyana, inorapahe nekudzivirira mwiira kuti usabatwa ngemukuhlana.

Tinoda kubonga maningi hurumende ngekuda kwe zvairi kuita zvekuti iri kutendera antu aka funda maningi pafundo yepa dera dera kuti agadzire mitombo mitombo ino detsera maningi mukati me zvibhedhlera zveshe ne kuzvipatara kuti antu eshe auya eirwara apore.

Tinobonga maningi ngekuda kwezviri kuizwa ngeantu eshe akafunda, neantu eshe anoita zveutano, arikugadzire mitombo yakwanda maningi, inorape mikuhlani yakasiyana-siyana. Izvi zvinodetsera kuti mwiiri dzedu dzigare dzine utano hwakanaka.

Mitombo yataishandisa karetu imweni yakhona yanga iri mitombo yakanaka maningi asi ndinoona ingatei mitombo yakugadzirwa ngeantu akafunda maningi ana mazvikokota mazuwa anaya mitombo yakanaka ngekuti imweni yakhona inodzorwa, imweni yakhona inoita zvekumwiwa asi imweni yakhona inoiswa mumuriwo nemuchikafu.

Tinoda kubonga maningi anamazvikokota vemazuwano, ngekuti anogadzire mitombo yakawanda maningi, inodetsera kuzviro zvakawanda. Imweni yakhona inoyiswa pazvironda. Imweni yakhona inoyita yokumwiwa. Imweni yakhona inoyita yekudzora.

Tinoda kubonga ana mazvikokota ngekuda kwemitombo yavakagadzira inodetsera maningi kurapa mikuhlani yakasiyana- siyana nekuti mwiri dzigare dzakagwinya. Mwiri dzisabatwa ngemikuhlani zvemanga- manga zvinodetsera kuti hutano hugare hwakanaka.

Toda kubonga maningi ana mazvikokota ngekuda kwemitombo yaakagadzira. Mitombo yechiyungu, mitombo inodetsera kuti mwiri dzedu dzigare dzine utano wakanaka. Aidetseri izvona basi asi inodetserahe kurapa mikhuhlani.

Tinoda kubonga maningi anamazvikokota ngekuda kwebasa raari kubata maningi, arikubata basa rakakura maningi ngekuti ari kugadzire mitombo yechiyungu iyi inodetsera kuti mikhuhlani isarambe yeipararira nekuchengetedza nekudzivirire muiri kuti isabatwe ngemikhuhlani.

Tinoda kubonga maningi antu eshe ana mazvikokota akagadzira mitombo yechiyungu. Inodetsera mune zvakawanda maningi. Imweni inonwiwa imweni inokwizirwa oazvironda asi imweni yakona inodzodzwa pazvironda, imweni inozorwa paganda asi Toda kutenda ngekuti inobatsira nekudetsera kuti mikhuhlane isapararira nekurape mikhuhlane.

Tinobonga maningi ngekuda kweantu eshe anechekuita nekugadzira mitombo yechiyungu ngekuti mitombo yechiyungu yakanyorwa kuti muneyi zvinodetsera kurape mikuhlani yatinenge tinayo.

Muntu weshe wemundaraunda, anamai aneana naanamai asina ana, anofanira kunge anendau dzaanoenda koorapirwa kana abatwa ngemikuhlani. Nendau dzaanoenda kuodonhedzerwa, nekuti ana akona anoenda kuobaiwa nekunodonhedzerwa kuti asabatwa ngemukuhlani, akure ane mwiiri dzakagwinya.

Anthu eshe ari kufunda ngezveutano anofanira kufunda maningi kuitira kuti kana afunda anodzokera muntharaunda nemiganga yaakakurira veibhuyirawo anthu eshe akasara asina ruzivo ngezvekunaka kwekuchengetedza utano. Izvi zvinoita kuti mikhuhlani isapararira anthu agare ane utano hwakanaka mukati mwemiganga yeshe.

Toda kubonga hurumende ngekuti iri kuhamba yei fundisa vantu mundaraunda dzeshe nemiganga ngekuda kwekukosha kwakaita utano wendxondo, izvi zvinodetsera maningi kuti ndxondo dzeantu eshe, ana adoko, aisa, antu asharuka neakadzi, dzinogara dzaka xhoxhoroka.

Tinoda kubonga maningi ndakuda kwezvirokuitwa ndiana mazvikokota neantu eshe anoshanda muzvibhodhlera arikugadxira mitombo yakanaka maningi nekurapa ana adoko zvinoita kuti ana adoko akure ane mwiri dzakagwinya maningi.

Antu eshe ana adoko anofanira kuitawo nguva yaanombo fundiswa ngezve kukosha kwe mabasa ne mishando ye antu akuru eyimbo pfekedzwe hembe ne heremende dzeshe dzino pfeka antu anoshanda mabasa e akuru zvino detsera kuti ange ane tatiro ne ningiro kuti mangwana zvaka mira sei.

Tinobonga maningi ngekuda kwezviro zvirikuizwa ngeantu eshe akafunda maningi ngezveana arikugadzira zviro zvekuti ana atambise zvinoitawo kuti ndhlondo dzigare dzakaqhloqhloroka .Ana akona arikugare muzvimbo dzakanaka maningi

Tinobonga maningi ngekuda kwezviro zvakawanda zviri kuizwa mukati mwentaraunda tinobongazve Ngekuda kweantu ane mare dzawo ari kugadzira zviro mutsurundundu nezviro zvekuti ana atambise kuti ndxondo dzawo dzigare dzakathothoroka.

Tinoda kubonga maningi antu eshe anoona nekushandahe ari muzvibhedhlera zveshe ngekuda kwekubatikira utano hweana kwaanoita nekunyora zvakawanda kumadziro izvo zvinoramba zveidetsera kuti antu arambe aine utano hwakanaka.

Ana adoko eshe achiri kuenda kuchikora nefundo yekutanga anofanira kunge ane mabhuku aanofundiswa anoerenga nekunyorera izvi zvinobatsira kuti ndxondo dzawo dzigare dzakanaka zvinodetsera futi kuti paanokura asazoita ndxondo dzinozorwadza kukana wekuia mukuhlani nezvirwere zvendxondo unenge usizi

Ana adoko anofana kuendeswa kundau dzavo dzavanoysurundunda akadekara izvi zvinodetsera maningi kuti utano hwendwondo ugare hwakanaka kwete ndwondo basi asi utano hwemwiri ugara wakanaka ropa reirumba rumba agare ane utano hwakanaka asabatwa ngemukuhlani.

Tinobonga maningi ngekuda kwevantu eshe akaenda kuzvikora, neanoshanda muzvibhedhlera , amweni akhona, anozoshanda kurapa ana adoko anenge echirwara ngemikhuhlani, neunofundisana maningi, ngekuda kwezveutano kuti achengetedze ana adoko.

Ana adoko eshe achiri kukura kutangira pamakore marongomuna, anofanira kufundiswa zviro zvakawanda maningi kuzvikoroyo zvinodetsera kuti utano nendxondo zvawo zvigare zvakaxoxoroka. Vanofanirahe kufunda pasikanayi.

Muntu weshe anoshanda muzvibhedhlera ndeve vakafunda maningi anoshanda muzvibhedhlera anofana kunge Ari antu anoziya zvanoda kuita maningi zvinodetsera kuti mikuhlani isaramba ichipararira kuzvibhedhlera nemundaraunda.

Tisaite mitxara-txara tisaite mimango kana teibhuirwa ngeantu eshe akafunda padera pezveutano. Izvi zvinobetsera ngekuti antu aya etirikutaura akafunda maningi aneruzivo rwakawanda maningi rweutano rwetisina isusu.

Chiro chakanaka maningi chirikuizwa ngehurumende kuti antu eshe arikushanda muzvibhedhlera ange ari antu aneunyanzvi hwakakura maningi izvi zvinodetsera kuti neantu anorwara neakaremarawo paanouye muzvibhedhlera anorapike zvirinyore.

Antu eshe anoshande muzvibhedhlera anofane kunge ari antu anoziye zvaanoita akafunda maningi, izvi zvinodetsera kuti kana muntu akaenda anemikhuhlane imweni isikazwisisiki, iwona anoshandisa ruzivo rwavo rweanenge akafunda kuti aziye kuti muntu uyu ndiani, orapwa asizi kufa.

Andhu eshe anoshanda muzvi bhedhlera zvinodetsera ana, neandhu eshe anoshanda muzvi bhedhlera zvinodetsera andhu akuru, anofane kunge ari andhu akafunda maningi. Izvi zvinozodetsera kuti asauraya andhu, ngekushaisha kurapa kwaanonga aita.

Antu eshe akapinzwe basa ngehurumende kuti ashande muzvibhedhera anofanira kunge ari antu anoziya zvaanoita antu akafunda maningi. Izvi zvinodetsera kuti asashaisha kurapa ngekugura marenje aantu kuti antu apore, antu anenga akagurika marenje...

Antu eshe akafunda maningi anamazvikokota, anofanira kuhamba mundaraunda nemumiganga yedu yeshe yetinogara eidonhedzera ana nekubaira ana kuti ana akure aneutano wakanaka maningi.

Antu eshe anoshande kuzvibhedhlera nezvitoro zvinotengese mitombo anofanira kunge ari antu aneruzivo rwakawanda maningi, nefundo yakawanda maningi. Kuitira kuti akabvunzwa mibvinzo padera pekushandiswa kwemitombo iyona anopingura.

Antu eshe akafundira ngezvemishonga ne eshe akafundira ngezveutano anofanira kooshande muzvibhehlera zveshe zviri munyika yeZimbabwe izvi zvinobetsera kuti hwuwandu hweantu anofa ngekukorera kurapiwa zvirwere zvinorapika uite ushoma ngekuti antu anenge eishandemwo anenge eiziya zvaanoita.

Antu eshe anoshanda muzvibhedhleya kunyanya anoshande kurapa antu anofana kunge ari antu akafunda maningi ane ruzivo nendxondo dzakaxoxoroka padera pezveutano izvi zvinodetsera kuti uwandu hweantu anofa ngekushaishwa kurapwa uite ushoma.

Anthu eshe anoshande muzvibhedhlera, anofanira kuita echifundisawo anthu achiri kukura, achiri kufunda kuzvikora zvesekondari nezvikora zvepadera-dera. Kuafundisa kuti utano hweanthu hunombomira hwakadini, hunogadzirwa sei uye hunochengetedzwa sei.

Ndau dzeshe dzinorapwa antu anenge ane mikhuhlani nematenda dzinofanira kunge dziri ndau dzinoshandwa ngeantu akafunda maningi. Ane ruzivo, anoziya maningi kuti mitombo inoshandei. Anoziyahe kuti antu anorapwa sei? Kuitira kuti antu asashaisha kurapa antu zvinozoita kuti antu afe ngekushaisha kurapwa.

Antu eshe anofundisa antu anorapa antu kuzvibhedhlera, anofanira kunge ari antu anoziya maningi, ari antu anofundisa ngemwazvo anofundisa ngemwoyo weshe.

Zviro zvakanaka maningi zviri kuizwa ngehurumende kuti iri kutendera antu eshe anoshanda akazvimiririra kuti agare pashi, agara pashi amweni akona anovake zvitoro zvinotengese mitombo yechiyungu zvinodetsere kurape antu anenge eirwara.

Tinoda kubonga hurumende maningi ngekuda kwezvairi kuita ,hurumende yakatendera antu eshe anoshanda akzvimiririra kuti agadzirewo zvitoro zvawo nekuake zvitoro zvawo zvinotengese mitombo yechiyungu kuti antu apore.

Chiro chakanaka maningi chirikuizwa ngehurumende kuti irikutendera antu anoshanda akazvimiririra. Kuti avhure zvibhedhlera zvinotengesa mitombo nezvitoro zvinotengese mitombo. Izvi zvinota kuti antu eshe atenge mitombo padhuze mitombo yechiyungu.

Ndau dzeshe dzinotengeswe mitombo dzinofanire kunge dziri ndau dzine antu anoziya zvaanoita, dzinofanira kunge dziri ndau dzine antu anokone kubaira antu, neantu anoziya kuti mitombo dzakona ngedzeyi kuitira antu ayani anouya eibvunza asina zvaanoziya.

Ndau dzeshe dzinotengeswa mitombo dzechiyungu dzinofana kunge dziri ndau dzakanaka maningi dzisinganayi ndau dzakanaka maningi zvekuti pamweni pakhona mvura ikanaya amupindi zando ba izvi zvinodetsera kuti minamato yedu idairike.

Antu eshe anotengese mutombo yechiyungu anofanire kuziya kuti mutombo yaanotengesa inodiwa ngaantu saka ndau dzeshe dzinotengeswe mitombo yechiyungu dzinofanire kunge dziri ndau dzinosvike movha nemuchovha izvi zvinodetsera kuti kana antu acho eirwara akasire kusvika panzvimbo inenge yeitengeswa mitombo.

Ndau dzeshe dzinotengeswe mitombo yechiyungu dzinofana kunge dziri ndau dzakanaka maningi ,panosvikika, pano oneka, pane zvibandera pabanze pacho zvinoitira kuti antu asaneseka ngekuona kuti mitombo yakona inotengeswa pari.

Tinobonga maningi antu eshe anezvibhedhlera zvawo neantu eshe anezvitoro zvinotengese mitombo, asi amweni akona ngaatse pato nekunasire Pato dzinosvika pamisowo yezvitoro izvona zvinoitire kuti amweni antu akauya asvike nemotikari dzawo neantu anorwara asvike nemotikari dzawo pamisowo iyona kuti atenge mitombo.

Tinobonga maningi ngekuda kwekuti anthu eshe ari mukati mentaraunda dzedu anthu arikurapiwa nehurumende iri kutendera anthu eshe kuti eshe ane mare aake zvitoro zvinotengese mikuhlani zvinozodetsera kuti anthu ane anawo anoenda kootenga mitombo yakadaro.

Tinoda kubonga maningi hurumende yeZimbabwe ngekuda kwezvairi kuita. Hurumende yeZimbabwe inotendera antu eshe anoshanda akazvimiririra kuti atengese mitombo muzvitoro zvinotengese mitombo. Mitombo iyi inoshanda zvakawanda ngekuti mitombo yechiyungu inoshanda kurape mikhuhlani nekudziirira muviri kuti usabatwe ngemikhuhlani kuti nyama dzedu dzedu dzigare dzakagwinya.

Ndau dzeshe dzinotengese mitombo yechirungu dzinofana kunge dziri ndau dziri padhuze nemiganga inogara antu. Dzinofana kunge dziri ndau dzine zvibandera nezvikwangwari zvinoita kuti antu asavhiringika kana eyida kuendeyo kunotenga mitombo.

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu nendau dzeshe dzinotengeswa mitombo yekuti antu apore dzinofana dzinezvibandeta dzakanyorwa pabanze pakona kuti antu asaneseka ngekukombidzwa kwekuenda kotenga mitombo yechiyungu.

Ndau dzeshe dzinotengesa mitombo dzinofanire kunge dziri ndau dziri mudhuze nemiganga inogara antu nentaraunda dzese dzinogara antu izvi zvinodetsera antu kuti asahambe mihambo yakareba kana eirwara andoenda padhuze kotenga mitombo .

Ndau dzeshe dzinotengeswa mitombo yeshe yechirungu dzinofana kunge dziri ndau dzine mitombo yeshe kuti antu asaneseka kana abatwa nemikuhlani yese auye mitombo yakona inofana yeichengetwa paro pasinganayi pasingapindi zuwa pasina mwando nezando.

Ndau dzese dzinotengeswe mitombo inorape mikuhlane dzinofanira kunge dziri ndau dzisingapinde zuwa, ndawu dzisinganaye ,ndau dzisina mwando nendau dzakanaka dzinoita mukuhlane isapararira ,dzinofanira kunge dziri ndau dzinosvikika zvemanga manga

Ndau dzeshe dzinotengeserwe mitombo yechiyungu dzinofanire kunge dziri ndau dzakanaka maningi dzisnganai , dzisingapindi zuwa izvi zvinodetsera kuti mitombo yedu igare yakanaka iite nguwa yakareba ichiri kushanda ngekuti kana ukaite nguwa yakareba ichiri kushanda antu anoraowa mikhuhlani zvakanaka.

Tinoda kubonga maningi hurumende ngekuda kwezvairi kuita mukati mwekurarama. Iri kutendera antu eshe anoshanda akazvimirira kuti agadzire nekuake mphatso nezvitoro zvinotengesa mitombo yechiyungu.

Toda kubonga maningi hurumende, nekutendera antu eshe anoshanda akazvimiririra kuti aake zvitoro, zvinotengese mitombo yechiyungu. Mitombo yechiyungu yakhona, imweni yakhona inodetsera kuti utano wedu ugare wakanaka.

Ndau dzeshe dzinotengesa mitombo yechiyungu dzinofana kunge ndau dzakachena maningi, ndau dzisinganayi, ndau dzinemasherefu nemabhodhleya. Izvi zvinodetsera kuti mitombo yedu peinotengeserwa pasange paine ndau dzinoita kuti mikhuhlane ipararire.

Tinobonga maningi ngekuda kwezviro zvirikuizwa ngehurumende. Irikutendere antu eshe anoshanda akazvimiririra kuti atenge mitombo kubanze kwenyika eiuya kutengesa munomu muzvitoro zvaanenge akagadzira. Izvi zvinodetsera maningi kuti anhu asa pararira kana kuparadzira mikuhlani.

Tinoda kubonga maningi ngekuda kwehurumende zvairi kuita iri kutendera antu eshe anoshanda akazvimiririra kuti avhure zvitoro mukati mentaraunda nemadhorobha, izvi zvinodetsere maningi kuti antu kana arwara ngemukuhlani awane pekutenga padhuze pasinga dhuri.

Tinobonga maningi ngekuda kwehurumende ngezveirii kuita hurumende iri kutenderan antu eshe anoshanda akazvimiririra kuti aakwwo zvitoro Zvinotengesa mitombo yechirungu izvi zvinodetsera maningi anenge eida kutenga mitombo aone kwekutenga zviri nyore.

Ngatisaita muthwarathwara, ngatisaita mimango, ngatisa kugunyika kuita mabepesu, ngatiyayeye ngatipurutane kana tabhuirwa ngeantu ane ruzivo ndiana mazvikokota kuzwi uyai tiungane timubhuire ngekuda kwekunaka kweutano ngekutizve munoshandisa nzira dzakadini kuti mudziirire utano hwenyu kuti usabatwa ngemukhuhlani.

Antu eshe emuntaraunda akafunda maningi anofanira kuhamba mumuganga nemunharaunda dzeshe veifundise anhu ngezveutano izvi zvinodetsera maningi antu eshe nekumatereke akadetserwa ngezveutano aazobatwi ngemukuhlana.

Chirochakanaka maningi chirikuizwa ngeantu eshe akafunda mukati mwentaraunda dzedu. Neakaenda kuzvikora zvepadera-dera, chekuhamba mukati mwentaraunda nemumiganga eibhuira antu nekufundisa antu ngekuda kwekunaka kwakaita kuchengetedza utano hwavo.

Antu eshe aneruziwo rwakakura maningi pedera pezveutano anofana kuhamba munharaunda dzinenge dzakawanda antu amaningi eyiyabhuyira nekuafundisa amweni akona eyitoongororwa wurebu eyibhuyirwa kuzi urebu hwako hwakanaka nechikafu chaanorya eyibhuyirwa kuzi chakanaka here kana anofana kututsira chimweni chekurya chikafu kuti utano huende pakanaka.

Vantu veshe anoona ngezvekunaka nekuparira kweutano wedu wakanaka nekupararira kwemikuhlani anofane kubamba muntaraunda eifundisa antu maningi ngekuda kwekukosha kwakaite kuchengetedza utano hwedu izvi zvinodetsera maningi mukati mwekurarama kuti antu eshe agare neutano wakanaka.

Antu eshe akafunda maningi kuzvikora zvepadera-dera ane ruzivo anofanira kuhambe mukati mwemiganga yedu. Neantu eshe anoshanda pazvibhehlera, eibhuira anhu ngekuda kwekunaka kwakaita kuchengetedza utano hwedu. Izvi zvinodetsera maningi mukati mwekurarama.

Taiti ijee kabanga igwinyiso tai. bobhuyirwa nezvazvo asi tairamaba izvezvi vantu vakatenda kwazvaibhuyiwa ava kutogara musangano yakakura maningi eyitaura ngezve kuchengetedza utano izvi zvakanaka maningi ngekuti ndaraunda dzeshe dzinenge dzachengetedzeka.

Andu eshee akafunda anofana kutumwa nehurumende kundawu dzeshe dziri muma ruzevha kuti aende kundofundisa anhu ngendawu yekukosha kweutano izvi zvinobetsera maningi kuti kan weinge yazouya mundarunda nemumiganga yedu irapike anhu asabatwa ndiyo hee adziirirwe kubva kumikhuhlani yakadaro.

Tinobonga maningi antu eshe anohamba muntaraunda eifundisa antu ngekuda kwekukosha kwekuchingetedza utano nekudahe kwekuchengetedza utano kuti antu asabatwa ngemikhuhlani yakawanda izvi zvinodetsera kuti ana adoko abatwa ngemikhuhlane neantu akuru anoziya kuti zvinozwinyi kuti tisaparadzire mikhuhlane.

Ana eshe emuganga ndombi nemajaha kunyanya ndombi vanofano kufundiswa ngezvekukosha kwakaita utano hwekubara neutano wepabonde. Izvi zvinodetsera maningi kuti amweni akhona panokura aiti murunzo aiti mutyaratyara.

Antu eshe akafunda maningi anofana kufundisawo ana adoko ngekuda kwekukosha kwakaita hutano hwekubara nehutano hwepabonde izvi zvinozodetsera ndombi nemajaha kuti akure aine hutano hwakanaka eikura ane ruzivo rwakanaka.

Ndombi dzeshe dziri muntaraunda nemumiganga yeshe dzinofanira kufundiswa maningi ngekuda kwekukosha kwakaita kchengetedza utano, kunyanya utano hwekubara neutano hwepabonde. Izvi zvinodetsera maningi kuti antu eshe anenge azobara asazoneseka ngekuchengeta ana awo, nemburi nekuchengete mwiri.

Tinotenda maningi antu eshe arikupurutana hurumende yeitaura timoda kuabonga maningi ngekuti hurumende irikufundisa anhu nekuda kwekusho kwakaita utano utano hwekubara , irikufundisa zve antu nekuda kwekosha kwakaita utano hweshenjee.

Tinoda kubonga maningi hurumende neanthu eshe akafunda ari kuhamba mumiganga yeshe eifundisa anthu ngekuda kwekunaka kweutano hwekubara izvi zvakanaka maningi ngekuti zvinoita kuti anthu eshe paanozokura akodoko iwona anokura ane utano hwakanaka hwebonde nekubaka.

Anyu eshe ane ana neantu asina ana anofanire kofundiswa maningi asi antu ane ana ndoanonanye kufundiswa kuzvibhedhlera zveshe nekutihe ana awo akarwara ngemukhuhlani yakawanda aende kuzvibhedhlera kopiwe mishonga inoite kuti apore.

Chiro chakanaka maningi chetiri kuona cheizwa ngehurumende kufundisa antu eshe nekuti amweni antu anogadzirahe mutombo nezviro michini inovheneke antu anenge ane mimba naantu eshe kuitire kuti utano hwepabonde hugare hwakanaka.

Chiro chakanaka maningi chekuti ana eshe anofunda fundo yekutanga nefundo yesekondari anofana kufundiswa achakatsonga kuti hutano hwekubara nehutano hweantu anenga aine ndani nehutano hweantu hwepabonde hunombomira sei kuto paanokura asazonetseka .

Antu eshe anoshande muzvibhehlera anofanire kunga ari anhu anokona kuerenga nekukona kushandisa nekushandise zvimweni zviro zvinoshandiswa kuzemene mimba kuti anhu ane mimba here.

Antu eshe mundaraunda ana adoko, aisa, akadzi, ntombi nemajaya anofanira kufundiswa zvakadzama ngekuda kwakanaka kwakaita utano hwekubara neutano hwepabonde.

Antu eshe kunyanya antu echikadzi nendombi Anofana kufundiswa ngezvakanaka zvekuchengetedza hutano hwekubara ngekuti hee kana wange wakuda kubara unobara sei zvinyi zvinodiwa usati wabara izvi zvinodetsera uhwandu hwevanhu ngekubara vabara uite ushoma.

Ana eshe adoko ari padera pemakore marongimunya neari pashi pemakore marongimunya anofanira kuend kuzvibhedhlera kunyanya ari pasi pemakore marongomunya neabereki avo oorapwa nekudonhedzerwa nekubhuyirwa nezveutano amweni akona.

Antu eshe anoita zvekujaha anofanira kuita mukuwo wanovhenekwa nana mukoti akaata pamubhedha mikurutu inovhenaka antu nemuchini wakona inovheneka antu nekurapa antu kuti antu eshe agare ane hutano hwakanaka.

Antu ese anoita zvekujaha nevanoita zvekurumba anfanirwa kunga anemichini inodetsera kana einge akuwara ,anfanirwa zvekuti ange anomushonga nemapilizi zvinonoita kutinyama dzavo dzigare dzakanaka maningi dzisingabatwi ngemukuhlani dzigare dzakagwinya.

Ngati bhuire antu eshe anoita zvekujaha neanoita zvekurumba nekutomuka. Kuti anofanira kunge ane zviro zvakawanda maningi zvinoabetsera zvakafanana nemitombo zvinoabetsera paanenge eirumba, kuti agare ane utano hwakanaka.

Antu eshe anoita zvekujaha nekurumba anofanira kumboita nguwa nemikuwo yaanoende mukatikati mwezvibhehlera kumboningirwa korapwa nekovhenekwa izvi zvinodetsera kuti paanenge eirumba nekuite mitambo ange ane utano hwakanaka.

Tinobonga maningi mukati mwentaraunda mwedu kuti taane antu akafunda maningi kuita anamazvikokota. Amweni akona anofundisa nekubhuyira antu eshe anoita zvekujavha nekuafundisa mitombo yaanofana kushandisa kuti mwiiri igare yakagwinya isabatwa ngemukuhlani.

Anoona ngezvemitombo nezvemwiri dzeantu anogadzirisa nyama dzawo ngekuda kwekugwinyosa nekurumba nekujaha anofanira kuaziisahe nekuda kwekunaka kwakaita mitombo yakona.

Antu eshe anojaha anorumba neanotomuka eshe anofanira kumwa mvura yakawanda maningi nekumwe mitombo inorapa maningi nyama dzavo kuti asabatwa ngemukuhlani paanenge eyirumba zvinoita kuti mwiri dzigare dzine utano.

Zviro zveshe zvetinoita tinofane kunge teiziya kuti zvakanaka ere kana kuti zvakashata. Antu anoita zvekujaha neantu anoita zvekutamba bhora, ana adoko anofana kunge eiziya mitombo inoshandiswa nechikafu chekurya chine utano hwakanaka. Ana anofana kufundiswa ari adoko kurya chikafu zvine utano.

Anthu eshe anoita zvekujaha nekurumba neanondoitawo mitambo dzakandowanda-wanda, dzakadai ngebhora ngekuthomuka. Anofanira kunge eita zviro zvavo pasinde nemovha dzinozoatwara kana einga akuwara kana kuguke marenje nemitezo.

Anthu eshe anoite zvekujaha, kurumba, kuthomuka nekusvetuka, vanofanira kunga veiziya mitombo inoshandiswa ngeanthu kuti agare ane utano hwakanaka. Izvi zvinodetsera maningi kuti mwiri igare ine utano.

Antu eshe anoite zvekuthomuka ,neantu eshe anoita zvekujaha nekurumba, anofanira kurye chikhafu chine utano. Izvi zvinodetsera maningi ,kuti antu iwona, arambe ane mwiiri dzakanaka, dzine utano hwakanaka.

Antu eshe anoita zvekujaha neanoita zvekurumba neanotomuka neanotamba mitambo yakasiyana-siyana anofana kunge ane mitombo yainoshandisa, anofana kuziya mitombo yakadaro kuti aishandise agare ane utano hwakanaka neantu eshe anopuruzira antu anenge akuwara anofanira kunge eiziya zvanoita.

Tinode kubonga manaingi antu eshe akagadzire nharembozha nezvimweni zvinoite kuti mihkuhlani irapike izviri kudetsera maningi kuti anondoona kuti mukuhlani wakona ngewii, veigashira masaisai michini yakona kubva kumichini inoongorora.....

Tinobonga maningi ngekuda kwanamadzokokota vakagadzira michini yakawanda maningi inodetsera kurape mikhuhlane ye antu veshe. Zvinodetsera futhi kuti mikhuhlane isaramba indopararira mukati mendarawunda idzi dzedu dzeshe.

Antu eshe arikufunda neasizi kufunda neanokona kuerenga anofanira kutenge ntarembozha. Idzo dzinoita kuti kana pane zvimweni zvetinoda kuona kana zvatisingazii tinondozviziya ngekuda kwembozha dzetinenge tatenga. Izvo zvinotidetsera muruzivo rwedu kuti tisaparadzire mikuhlani.

Antu eshe anoshanda mu zvibhedhlera ayungu ne antu atema eshe ano shanda mu zvibhedhlera kurapa antu ano fanira kunge eyi ziya zva anoita aka funda maningi ngekuti dzimweni ndau dzino rwadza dzinenge dzeida kurapwa nge unyanzvi dzaka fanana ne ndau dze nze ndau dze madziso zveshe izvi kana zvika rwadza muntu zvino rapwa nge unyanzvi.

Anhu eshe anoshanda muzvibhedhlera anofana kushanda akapfeka michini yakanaka maningi inoita kuti mikhuhlani ioneke kana iripo, michini yakhona inoshandiswa ndiana mazvikokota, nemadhokodheya neakoti izvi zvinodetsera kuti anhu aya agare ane unyanzvi, anokona kuushandisa michini yakadaro.

Tino bonga maningi ana mazvikokota eshe ngekuda kwe zviro zvaari kuita mukati me ndaraunda amweni akona ari kuhamba mukati me ndaraunda eyi bhuyira neku bvunza antu ekare ngekuda kweku shandiswa kunoizwe mitombo yechi ndau ne mitombo yechi bhoyi.

Tinoda kubonga maningi antu asharuka ngenyaya yekuti ari kubhuira ana adoko achakatsonga ngekuda kwemashandisirwo anoizwe mitombo yekaretu. Izvi zvinodetsera maningi kuti mikhuhlani isaramba iri mumphatso nemumiganga nentaraunda dzedu.

Karetu taiziya kuti kana muntu akarwara anoende mushango kotore nzinde, dzemiti, mashakani kana mapande. Izvi zvaibetsera maningi kuti utano hwedu hugare hwakanaka. Asi izvozvi ana adoko haachazvizi ba kuti zvinoshandei zviro izvona.

Ana emazuwa ano, kana akaona mi ti ine maaramaara anenge aakutoyevedzwa ngekuda kwekunaka kwakaite miti, asi antu ekare kundoona miti dzakadaro anenge aakutoona mitombo. Saka ana adoko eshe anofanira kufundiswa , nekukhombidzwa nekubhuyirwa kunaka kwakaita mitombo yetaishandisa kartu kuchindau.

Chiro chakanaka maningi kuti antu tidzokere ku chekurya chatairya karetu chekurya chaka fanana ne mafunde mungoza ne zvimweni zviro zvai shandiswa kare kubike sadza ne upfu wai shandiswa kubike sadza ngekuti zvino gwinyise mwiri nekupe utano.

Mitombo yedu yeshe yaishandiswa ngeasharukwa edu karetu ndiyo inofana kundoshandiswa nanhasi asi isusus antu eizvizvi akurarama mukuwo nenguwa dzatari atichazii takundode kotenge mutombo kuzvitoro zvinotengese mitombo yechiyungu azvizi kunakaba ngekuti zvinopedze mari ngatiende kumitonho yatakshandisa karetu. Ngatikotokeyo.

Karetu tine mitombo yese yataishandisa kurapa mikuhlani yakasiyana siyana .Mitombo yakafanana nepfuta ,mitombo inorapa pfai neimweni mitombo yakawandawo inowanikwa mukati mendaraunda vana vadoko vanofana kufundiswahe kuti zvinorapei nekushandei.

Tinoda kubonga maningi, anthu eshe, anosima miti nemitombo yetaishandisa karetu, neachiri kuchengeta nekuziya mitombo iyona, ngekuti izvona zviri kuita kuti, anthu eshe anenge arwara asi asina mare yekuenda kuzvipatara zvinotengesa mitombo yechiyungu, anondokayawo, otomwa, opora.

Antu eshe anogara munharaunda vanofanire kufundiswa maningi ngekuda kwekushanda kwemitombo yechindau nemitombo yechibhoyi izvi zvinodetsera maningi kuti ana adoko neantu asina mari asarashe mare kwenda kotenga mitombo yechiyungu

Tinode kubonga maningi ana mazvikokota, ngekuti arikutore mitombo yedu yechindau ogadzira kuita mitombo yechiyungu iyo inodetsera kuite zviro zvakawanda maningi mukati mwemwiri dzedu izvo zvinodetsera kuti tigare tine utano hwakanaka.

Mitombo yeshe yechindau tinofana kudzokera kwairi toitora toibika imweni yakona totora makwande akona tobika izvi zvinodetsera maningi kuti Kana tane mikuhlani watinenge teirwara ndiwo tinorapika zvinodetsera hee kudzivirira muviri usabatwe nemikuhlani.

Chiro chakanaka maningi kuti andu eshe akura aite eifundisa ana adoko neku abhuyira kuti mitombo yekaretu inoneke mushango yakanaka maningi ngekuti inorape mukushani yakawanda ende tikaidya nemazvo inoita kuti miviri dzedu dzigare dzaka gwinya.

Mitombo yeshe yechindau ,mitombo yeshe yechibhoyi yakanaka maningi asi imweni yakona inodetsera kana yeinge yakuyiwa ndiana mwazvikokota oisa muzvibheleya, oisa mumabhotoro mumabhohleya izvi zvinozodetsera kuti ngazi yevantu igare zvakanaka ipone neekuti inonga isina mukhuhlani.

Chiro chakanaka maningi chirikuizwa ngehurumende yedu ndiana mazvikokota, kuti antu eshe anoziya ngezvemishonga yaishandiswa kudhaya anofanira kuende kunzvimbo nendau dzinogadzirwe mitombo, ofundisa antu kuti mitombo dzakona dzinogadzirwa sei izvi zvinodetsera kuti dzimweni dzakaita inga tewe dzishandiswe ngeantu kuti utano wawo ugare wakanaka mushure mekunge dzatwiwa.

Tinoda kubonga maningi antu eshe anoyaiya neanobetseravo antu anoita zvekugadzire mitombo. Ngekuda kwekubetsera nekukombidza antu mitombo yechibhoi nemitombo yechindau iyo inozobetsera kugadzire mitombo yechiyungu. Zvinobetsera maningi tikaishandisa hatiiti mikuhlani.

Tinobonga maningi ngekuti ndau dzeshe dzatairima maningi kuti tirye muchero nechikafu chinobudamo takutonawo mazuwa anaya kuti imweni muti yataitema itori muti inoshanda maningi kurape mukuhlani ngatiitore tikume mashizha akona nemakwande kuti timwe .

Toda kubonga ana mazvikokota ngekuda kwekuti ari kutore mitombo yeshe yechindau neyechibhoyi eigadzira mitombo yechiyungu izvi zvinodetsera maningi kuti arambe aine unyanzvi wawo iwona wekugadzire mitombo inorape mikuhlani.

Mitombo yeshe yechindau nemitombo yeshe yechibhoyi inofanira kugadzirwa kuti iite mitombo inoryika nekushandisikawo kune antu emazuva anaya antu asikachazii zviro zvechinyakare.

Taiti ijee kabanga igwinyiso antu eshe anoshanda muzvibhedhlera anofanira kuziyahe ngekuti mitombo yakona iri muzvibhedhlera inombogadzirwa ngei. Izvi zvinobetsera maningi kuti antu eshe tiziye kuti inoshandei.

Tinobonga maningi ngekuda kweanhu ane ruziwo rwakawanda amweni antu anoziya kushandiswa kwegotakora kuti rinoshandeyi, gotakora rinorapa nxlondo dzedu saka tinobonga anhu eshe anoziya gotakora neimweni mitombo ngekuda kwekubhuyira kwaakaita anamazvikokota kuti agadzire utano hwenxlondo.

Pane miti nemitombo yataiziva inorapa imweni yakona inemukaka mikaka wakona ndiwo waidetsera maningi kurapa mikuhlani asi izvezvi ana adoko achazvizivi kuti mitombo yechindau pane zvinoshanda asi akuda mitombo yechirungu inenge iri munakabati nemuzvibhohleya.

Tinofana kukotoka kutsika dzataiita karetu nezviro zvataiita karetu zvekutsa nzinde dzemiti teishandisa kuite mitombo izvi zvinodetsera maningi kuti tirambe teirapa mukuhlane.

Antu eshe anogare mumuganga kunyanya antu asharuka, anofanire kufundise ana adoko ngekuda kwekunaka kwemitombo yechindau yaishandiswa karetu, kuti inofanire kushandiswazve nanhasi. Izvi zvinodetsere kuti mikhuhlani isarambe yeipararira.

Toda kubonga maningi antu eshe akakura karetu, asharukwa ngekuda kwekutifundisa kwaanoita ngezvemitombo yekaretu yechindau .Mitombo yechindau imweni yakhona inorape mukhuhlani yakasiyana, asi imweni inodziirire mwiri kuti isabatwa ngemukuhlani .

Mitombo yeshe yaishandiswa ngaantu kudhaya, imweni yakona yakushandiswa maningi kurapa mikuhlane yemazuva anaya ngeantu nanamazvikokota emazuwa ano. Imweni yacho inodetsera kuti utano hwedu hugare hwakanaka. Anamazvikokota akaitora echogadzire mitombo yechiyungu inodetsera kurape mikuhlane nematenda.

Zviro zvakawanda maningi zvatairima karetu zvinoshanda kurapa nekudetsera utano hwedu tsangamidzi inoshanda maningi mukati mwekurarama kwedu Inoshanda pakawanda maningi inoshanda paganda amweni anorya Neamweni anoise mumuriwo asi inoshanda kurapa ngazi nemwiri dzedu kuti dzigare dzine utano.

Taiti ijee kabanga igwinyiso kuti antu eshe akafunda amweni akona akutokone kugadzire mitombo yechiyungu eishandise mitombo yechindau yatai shandisa kare. Asi kana yagadzirwa yakanakira kuti inenge yaa isisina utsvina asi inenge yeirape mikuhlani.

Mbanje neimweni mitombo inoshanda kurapa maningi, antu eshe emuntaraunda vanofanire kuzviziya kuti adzindoshandi kubhemwa basi. Asi dzinoshande zvimweniwo zvakandowanda zvinoite kuti utano hwaanamai hwepabonde neutano hwekubara hugare hwakanaka maningi nekurape mazamo.

Tinoda kubonga maningi ngekuda kwe zviri kuzwa ndiana mukoti ne antu eshe ano gadzire mitombo ari kugadzire mitombo ye chindau eyiita mitombo ye chiyungu izvi zvino detsera maningi kuti antu eshe emu ganga ne ndaraunda tirambe tei rangarira neku korera ku kanganganwa neku riyarwa zvino shanda mitombo yedu yetino gara nayo.

Taiti ije kabanga igwinyiso ,karetu taiziya kuti kana muntu akarwara unoende mushango kotse nzinde ndembiti asi izvozvi anamazvikokota akatora nzinde nemashizha ataishandisa karetu kuisa mumafuta ekuzora amweni akona akaise mumitombo yechiyungu.

Amweni mashakani nezvimiti zvetinowona teindohamba mumagwanzimwo nemwundaraunda nemiganga zvinobetsera maningi kurapa mukuhlani yakawanda yetinobatwa ndiyo panguwa dzatiri kurarama nekukuwo yatiri kurarama mazuva ano , izvi zvinofana kubhuirwa muntu weshe kuti aziye kuti mikuhlani inorapika.

Imweni miriwo yatakurya ingateyi mishonga mazuano ndomiriwo yairyiwa karetu yakafanana neguku, mutsungutsungu, muchukuwawa, kowa nemuseya nzvii, miriwo yakanaka maningi kurya nekuti inodziirire mwiri ngekuti mwiri isabtwa ngezvihkuhlani nezvirwere.

Antu eshe ekaretu ayiziya kuti zvirimwa zveshe zvine zvazvinorapa mukati memwiri medu asi antu emazuwaano achadiba, asi izvozvi antu taakufana kukotoka kutsika dzedu dzekaretu, dzatayirye makabichi, dzatayirye imweni miriwo yakandowanda, izvi zvinodetsera kuti utano hwedu hugare hwakanaka ngekuti makabichi anosuka mundani mwedu.

Timoda kuabonga maningi ngeasharuka Arikuti fundisa zviro zvakawanda maningi kisanganisira mitombo yaaishandisa karetu neni rapa yakona izvi zvinotodetserawo patinosara iwo einge afa kuti tisarewo teibhuira ana edu.

Andu eshe anoziya maningi nezvemitombo nezveinoshanda anofana kuita eipangidzirawo nekukhombidza andu asingazii ngekuda kwekunaka kwemitombo yakhona nekuzveinoshanda, izvi zvinobetsera maningi, kuti andu eshe aite ruziwo rwemitombo.

Mitombo yeshe yechindau inofanira kuendewa kumushango kookaiwa ngeantu eshe, ngemazera eshe. Izvi zvinodetsera kuti kana akaya akamwa, mwiri dzawo dzinogara dzakagwinya maningi.

Chiro chakanaka maningi kuti antu eshe anogara kumaruzevha tipurutane nekuyaiyaya kana antu akuru edu eitibhuyira kuti mitombo iyi inoshandei, izvi zvinotibetsera kuti kana antu iwona afa isusu vanosara tosara teiziwa kuti mitombo inoshandei.

Tinoda kubonga vantu veshe vanoda kuhamba veibhuira vamweni ngekuda kukosha kwakaita mitombo yechindau nemuriwo yataibva kare imweni yakaita nederere nekuti imweni inodetsera kurarama nekuti hutano hwedu hugare yakanaka kuti mukuhlani usabatwa.

Mitombo yeshe yechindau imweni yakona yairyiwa karetu ingatei muriwo yakafanana nemutsungu tsungu, muchukuwawa neguku zvese zvinofanira kuramba zveindoryiwa mazuwanaya izvi zvinodetsera maningi kuti utano hwedu hugare nekuramba hwakanaka.

Antu eshe anoona ngezvemikuhlani nemitombo anofanira kuona nekupangidza antu amweni nekunyora pashi, manakire akaita imweni mitombo izvo zvinozodetsera kuti antu achauya aziyewo kuti inoshandei.

Yeshe mitombo yataishandisa karetu kurapa mikuhlani anofana kuendayo iri mitombo yakanaka maningi kuti ifona kunge iri mitombo yatinayo yananhadi yekushandisa izvi zvinodetsera maningi kuti kana teinga Tairya mikuhlani yatinenge tinayo inorapwa tinogara time hutano hwakanaka.

Antu eshe tinoda kubonga ngeantu anopurutana, kuteerera nekudetserawo hurumende neantu eshe anohamba eitsvake mitombo kuti azogadzira mitombo yechuyungu. Mitombo yechibhoyi nemitombo yechindau yakanakira kuti inorape mikhuhlane yakawanda maningi.

Imweni mitombo yataiisa umuriwo yataifunga kuti inonaka maningi karetu akuru edu aitoziya mitombo iyona yaitorapa maningi mikhuhlani inenge iri mukati memwiri yedu, imweni yakhona yaitodziirira mwiri yedu isabatwe ngemikhuhlani asi izvezvi zvaakungoitirwa kuti mikhuhlani ipore basi.

Chiro chakanaka maningi kuti mitombo yeshe yechindau tiyiziye nezveinoshanda. Izvi zvinodetsera maningi kuti antu eshe ari muntaraunda asabatwe nemikhuhlane. Asi kana muntu abatwa nemikhuhlane apana kweinoenda ngekuti inenge yatorapwe kare nemitombo.

Zviro zveshe nemitombo dzeshe dzetinoshandisa kana tiri kumbatso dzedu dzechindau tinofanira kudzishandisa ngemwazvo kuti mwiri yedu igare yakanaka izvo zvinozodetsera kuti tisabatwa ngemikhuhlani.

Zviro zvakanaka maningi kuti mitombo yeshe ye chindau neye chibhoyi ngai kombidzwe antu eshe onasa ku tsanangurirwa kuzi ino shandei izvi zvino detsera kuti muntu akarwara ari ega afiba kana eyi ziya pane mutombo.

Toda kubonga maningi vantu eshe vanoenda mushango kokume miti nemutombo eiuya nayo pambatso izvi zvinodetsera maningi kuti amweni akona anenge eifundise ana awo anenge asara kumbatso naana anenge aenda navo kuti mutombo inoshandei kuti pavanofa ana adoko asare eishandisa mitombo iyona.

Zvanga zvakanaka maningi kuti antu eshe arimukati mentaraunda nemumiganga tipurutane zvinenge zveibhuyiya ndiana mbuya edu neasharuka nekuti tishandise mitombo yeshe yaishandiswa karetu kuti tirape mikhuhlani yeshe inenge yeida kurapiwa.

Antu eshe anoziya ngezvemikuhlani nekurapwa kwayo nemitombo inoshandiswa kurapa mukuhlani kunyanya mitombo yechindau anofana kufundisa antu kuti zvinyorwe pashi kuti mitombo yetinayi yetaishandisa karetu inorapei.

Antu eshe anofana kufundiswa nenyaya yekukosha kwakaita mitombo yekarutu mitombo yechindau yekudhaya yataishandisa karetu izvi zvinozodetsera kuti antu asaramba eibvisa mare kutenga mitombo yechirungu asi mitombo yekudhaya anayo asi asingazii zvainoshanda.

Kareyo, kudhayako, pane miriwo yatairya isikacharyiwi mazuwa anaa. Miriwo iyi yairape mwiri, imweni yakhona yaidetsera mwiri kuti uchengetedzeke, nekuti utano wedu ugare wakanaka, tisabatwe ngemikhuhlane.

Mitombo yechiantu yataishandisa karetu takufana kutsvaga antu anoziya maningi zvakadzama nezvayo zvinotidetsera kuti zvimweni zvakona tizvinyore pashi kuti anhu anozouya anozoraramawo kana tafa anenge achiziva kuti mutombo unorapa zviri.

Eya taiti ijee kabanga igwinyoso, kuti mitombo yataishandisa karetu imweni yakona yakusvinwa mitombo yekudhaya yakusvinwa yeigadziriswa mitombo yechiyungu izvi zvinodetsera maningi ngekuti kune antu anogara mumadhorobha nemumataundi asingazii kuti mitombo yakhona inooneka kuri.

Chiro chakanaka maningi kuti mitombo yetaishandisa karetu tirambe teindoishandisa nanhasi. Izvi zvinodetsera kuti nyamushi tikashandisa mitombo iyona inodetsera kurapa mikuhlani imweni yakona yetinoti hairapiki.

Tsanganidzi taidziziye karetu kuti dzinondoryiva kana muntu apora basi. Asi izvozvi takazotoona vana mazvikokota otibhuira ngezvaarikunyora muzvimapepa nemangwaro akawanda maningi nemabhuku. Kuti tsangamidzi dzinoshanda zviro zvakawanda maningi. Dzinoshanda kurya ngekuti dzinorapa utano hwedu nemwiri.

Ndau dzeshe dzetinogara nentaraunda tinofanira kusime miti yeshe inoshandiswa semitombo. Izvi zvinobetsera maningi kuti kana tikabatwa ngemukuhlani tisanyanye kundobudisa mare kotenge mitombo yechiyungu. Asi tinondobvita mitombo yedu yetinenge takasima tototore mapande akona nemashizha.

Eya zviro zvakanaka maningi zvataiziya karetu kuti muntu akarwara unondoenda mushango otore mutombo otouya pamhatso okuma mashizha aanenge atora aya obika, asi zvakanaka maningi kuti tiziye kuti mashizha akona ane uwandu wakaita sei kuti azorape mikhuhlani inenge yabhirwa tisizi kuwanzaba nekuti tikawanzs zvinozodetsera kuti imweni mikhuhlani inorapika asi zvinodetsera kuti mwiri urambe usina utano.

Pane mirivo yatairya karetu yaidetsera maningi kuti mwiri dzedu dzigare dzakanaka. Yaidetserahe kuti utano wedu ugare wakagwinya asi mazuwa anaya imweni yakhona yakafanana nemuchukuwawa, mutikiti, guku nemuseyanzvii adzichaonekiba nekuti anhu achadzisimi.

Antu eshe asharukwa anofanira kufundisa ana adodori ngekunaka nekukosha kwakaite mitombo yekaretu yaaishandise kudhaya ngekuti inorape mikuhlane yakasiyana siyana nekuti mwiri dzedu futi dzigare dzineutano hwakanaka.